Vazhinji vakamboti nguwa imweni idambe mazuwa ebesha mupengo reCOVID, hurumende yati muntju weshe ngaaende koobairwa vamweni vakati koopeiswa asi zvakadetsera maningi ngekuti vanthu vakawanda avazi kuzobatwa ndiro besha reCOVID.

Kune zvitenda zvinokonzerwa ngeutachiona hwakadai ngehwevhairasi zvitenda zvakadaro zvinouraya ngatikasire kana tafungira kuti mwiri yedu yane zvitenda zvakadaro toende koningirwa topuwe mitombo inoite kuti isaite simba maningi munyama mwedu tinopona nguwa yakareba.

Ndenda dzaita zviyana vantu vamweni vanenge varwara maningi zvakanyanyanyanya, veutano vanorumbe ndawo iyoyo vosvika vobetsera vemene asi vakofanirwe kupfeke zvinoite kuti vasatapurirwawo utenda vanovhare mwiri wavo weshe hope kusvike kumurenje nemutsoka.

Ngatirambe takaningira vana vedu, kune zvitenda zvinonyanye kubata vana vadodori maningi mazuva anaya zvadaro ngatiende navo kuchibhedhleya vari kuchibhedhleyawo mazuva anaya vanopfeka zvinoita kuti vasatapurirwa zvitenda ngevantu vanenge vauye veide kurapiwa vanopfeka muhope vopfeka muiri dzavo.

Kune zvitenda zvinobata vana vadodoro zvitenda zvakadai nengirikwiti, biri-piri, mhetamakumbo nezvimweni zvakasiyana-siyana. Vana vanofanirwe kudzivirirwa veikura veibaiva majekiseni avanoba nekupuve mitombo kodonhedzerwa kuti vasabatwa ngezvitenda izvozvo.

Vemuzvipatara vanobayi kona maningi vandu pavanenge vakayemere kurapwa paya panenge paine mufananidzo womufodho wakaiswa mumadziro kuti andu aerenge inenge yeyitofundise vandu ngezvezvitenda zvakambai siyana siyana kunyanya zvitenda zvinorwadza mukati mwenyama dzevandu zvisingakasiri kubuda pachena.

Zvitenda zvi zhinji zvino kurumbira munyika kana mundaraunda dzaka siyana siyana zvitenda zvinobata vana vadoko unozwa pasina mwedzi miiri zvobuda zvozi vana ngavauye vadondedzerwe ana mai vano rumba ne vana vawo ngekuti vanovada kuti vakure zvakanaka.

Madhokodheya nevashandi vemuzvibhedhleya vanodaidzirwa veizwa kana paite chitenda chinoparadzira kazhinji kacho mumbepo kana mukabatane nyara vanohamba veikurudzire vantu kuti qhokai , ivoo pachavo pavanaenge veirapa vatenda vanenge vane chitenda chakadaro vanenge vakaqhoka zvivhara mhiro dzavo nehembe dzavo zvinoite kuti vasatapukirwe zvitenda.

Takaneseka maningi muna twendi-twendi kwaitedenda guru rekovindi. Vantu vakamanikidzwa kuti pfekai zvivharamiro nekupfeka miri vako veshe kuti musatapurirana chitenda chekovhidhi. Ngekuti chaitapuriranwa ngemumhepo nekuchingamidzana ngekufemerana padhuze napadhuze zvakabetsera maningi vantu vazhinji vakapona.

Ana mai ana baba muntu weshe nevana vadodori kana paita chitenda ngatiende tinobairwa tisatya kubairwa ngenda yekuti jekiseni rinorwadza, kurwadzakwo ndokutopona ngatiende zvitenda zvisapararira.

Kune zvitenda Zvimweni zvinokonzerwa ngekurumwa ngeumphutu. Utenda hwakadaro kazhinji kakhona, vanotohamba vezveutano veisipureya, kufafaizeya mumphatso, kuuraya utunga ,kuite kuti vantu vasabatwa ngemarariya vakawanda, ngekuti anouraya.

Kana kwazwi kwaite nthenda iri kupararira, nthenda yakhona inotodziirirwa ngekubairwa. Jekiseni tinozviziya rinorwadza, kutoshinga muntu wotobairwa, ndokuti usabatwe ngezvitenda, ndokuti usatapurirazve anamweni antu zvitenda.

Kana paita chitenda chabanesa maningi mundau muntu weshe unemukanwa une kodzero yekuti aende koobaiwa majikiseni anodzivirira chitenda ichocho, kuita kuti utano hwemuntu muntaraunda kana munyika hunge huri pakanaka chitenda chisapararira nguwa dodori.

Ikodzero yemuntu weshe mwana mudoko ,muisa ,musharuka, madzimai ikodzero kuti vaone utano pashi reshe , utano hwakakodzera ,uri mutombo munhu weshe unofanire kuone mutombo unoenderane nechitenda chakwe.

Taningira munyika mwedu muno ,vanonyanyo kuita maningi ngezveutano masangano epashi reshe ndovanodetsera bazi rezveutano ngemare nekutohamba veidzidzisa vantu nekupa vantu mvura yakachena nekudzidzisa vantu zveutano peshe peshe. Arikubadetsera maningi masanganowo awawo.

Ikodzero yemuntu weshe, Ikodzero yentaraunda yeshe munyika kuti vantu vanogaremwo vaone mvura yakachena, mvura ine utano. vasamwe mvura inobve mumakandwa kana muzvinyuka zvisikazi kungwarirwe zvakanaka. Muntu weshe unofanirwe kushandise mvura yakanaka.

Ibasa raanababa, vabereki, baba namai kuti mwana wenyu mwanase kumuningira ere zuwa ngezuwa mweienda naye kuti aende koohloyiwa ahanire zveutano nemitombo yaanofanirwe kupuwa kuti aone kuihanira.

Aadzorori masangano akazviemerera , anode kubaati muntu weshe kunyanya vana vadoodori aziye ngezveutano akone kuhanira nokusvikira panenge paine mutombo wekuti apone vadziirire zvitenda .

Mvura, mvura inobadiwa maningi mundau dzakawanda. Tinokumbira hurumende kubudikidza ngemasangano akazviemerera, varambe vechiitsa migodhi mundau dzakasiyana siyana kuti vantu vawane mvura yakachena inoite kuti zvitenda zvakadai ngemanyoka zvisanesa mundau dzakawanda.

Ingaa ndau yega-yega mumaruzevha mutaundi munhu weshe unekodzero yekuwane mvura yakachena, mvura inorumba. Kuito kuti vantu vasanyanya kuungana maningi panocherwe mvura zvinokone kukonzere zvitenda zvakasiyana-siyana.

Zvinopano nyaya dzeutano azvichanesi kuona, vantu voshandisa zvivhiti-vhiti zvemakombiyuta, kuningira munhu chanenge achida kuziya, maererano nezvitenda zvakasiyana siyana, munthu unokona kuningira pa zvivhiti vhiti kuti chitenda chakati chinorapwa ngeyi wotoona mitombo yakhona wotoishandisa.

Ishiviro yehurumende yega-yega pashi reshe kuti dai yakwanisa kupavantu vayo mvura yakachena mvura ine utano. Zvinoita kuti zvitenda zvinoneka mumvura yakasvipa zvisabate vantu muntaraunda dzakasiyana-siyana.

Vana vanorwara nge ngxondo kunyanya vaya vakazorwarwa vapadera, vakanatso garwa nawo pashi vakaenda kogariwa navo ndovanonatso kuziya nyanzvi dzakafundire kupetudze ngxondo dzevantu. Vanovapetuka ngxondo dzavo zvakanaka maningi , vakaitwe vantu vakati twi.

Vana vechikora kunyanya vana vedzasi dzasi iyoo vaya vaya vanode kuramba vandu veyi vaunganidza veyivaronzera ngezvezvitenda zviriyo mazuva ano kana zvinomwiwa zvinoite nxondo dzevana dzirashike kuti vakuru veyiziva vaine utano wakanaka nxondo dzvo dzeishanda zvakanaka.

Mwetinogara umu, mune vanobakona kupetudze ndxondo dzevantu. Kunyanya vayana vantu vanenge vapenga nguva imwe ngekuroiwa, ndxondo dzakwe dzorashika. Iriyo mitombo yechibhoyi inoshandiswa kurape vantu vakadaro kuti ndxondo dzavo dzipetuke, ubvise mhepo yakonayo ngemutombo.

Vamweni vantu vanobade kubetsera maningi kana mwaona kuti oshanya ndxondo dzarashika. Tisaregerere vantu ngekuti toti kwai kuroiva humweni hutenda hunopera. Pane zvinenge zvakatoitika mundxondo dzakwe zvinokona kugadzirisika zveipera zvakasiyana nekuroiva.

Ngatinyanye kuningirisa vana vedu maningi veikura zviyani, kuti mwana wangu kusheka kwanonga achiita uchakakwana ere ndxondo dzakwe. Taona kuti mwana wangu hazvichazi kunge zvakati tsvikiti ngatirumbe navo kuchibhedhlera vaende kohloyiwa zvikase kugadziriswa zviripadhuze.

Zvinobade kuti hurumende ishande zvakagwinya kwemene ngekuti vanorware ngendxondo mwazuwano varikuende veiwanda vantu vakadaro vanode kutorwa voendeswe kuzvibhedhleya zvinokone kubhuye navo zvivadetsera kana kuvakanzela pfungwa dzavo dzinopetuka mbichana mbichana.

Vana vedu vanoda kubaaningira maningi pavanenge veikura. Veihamba zviya ngatibaanase kuvaningira kuti ngqondo dzichakakwana ere? Ngekuti vazhinji vacho varikurashike ngqondo ngendaa yekutora zvinodhakwisa, zvakadai ngembanje nekumwa zvidoro zviriyo mazuwaano, zvimutoriro zvinodhakwise vana zvorashise pfungwa dzavo.

Mazuva anaa hurumende zvoyooita, yakaende khoone kuti vanthu vazhinji vari kukorere koohanira nyaya yezveutano, vochootendera madhokodheya vane mare dzavo kuti vavhure zvipatara zvavo, vavhure kiriniki avo avanorapawo vanthu vanohanira.

Mazuva anaya vatomutemo vakatoiswa muzvibhedhlera zvizhinji kuti kana muntu arwara hutenda hwako hwakanyanyisa maningi hafaniki kupetuka kanyi nemwana. Kana vanyambori mai vacho havafaniki kupetuka kanyi vanopuve mubhedhu veigaremwo veiningira kusvika hutenda zvemwana kana hwamai hwadzakira.

Zvinopano ukahamba mumantaraunda makawanda kakashomani kuziye kuti kune chitenda chiti kunesa mazuva avavo mundau imwomwo. Indaa yekuti zvibhedhleya zvawanda vantu vokasira koronzerwa ngezvezvitenda nokuti zvinodzivirirwa sei.

Chipatara chega chega munyika mwedu chinosisiro kunge chine panochengetwe mitombo panovharwa zvakagwinya kuite kuti pasapinde mhepo isatyaiwa ngezuwa mitombo yedu kana kunaiwa ngemvura zvinozoite kuti ishate.

Zvibhedhleya ngazviakwe mundau dzakasiyanasiyana vanhu vasahambe mimango kwende kuzvibhedhleya zvinoite kuti vatenda vagumeyo vamweni vakhona vanenge vatofa nguwa imweni aazotosviki kuchibhedhleya ngendaa yekuti panenge pasina chekuhambisa vanotokorere kwendeyo votopedzisira vootongwarire utenda vari mumhatso.

Muzvibhedhleya kazhinji kakhona vanonyora zvitenda zvinonyanya kunesa mundau yamunonga mweigara. Mwagumepo muunotoona pamadziro pakatonyorwa zvitenda ,nekuti munozvidziirira sei, nekuti munouya kanganai kuchibhedhleya kobairwa, chitenda ichocho.

Muzvipatara hamuketi, munhu weshe warwara unorumba. Wakaremara, mwana mudodori, wachembera munhu weshe unekodzero yekuende korapiwa, einingirwa kupiwe mitombo inoenderana nechitenda chakwe.

Vantu vaguma kuchibhedhlera avangorapwi kwega kwega pamweni vanotanga vambounganidzwa vechireketerwa voreketerwa vachichifundiswa ngezveutano vechifundiswa ngezvezvitenda zvakasiyana siyana vozoendawo kofundisa vamweni mumakanyi mwavo.

Tsaona dzakawanda dzinoitika munyika. Vantu vanoguke marenje, vamweni vanoguke maoko, kana muntu aguma pakadaro, vekuchibhedhlera vanopa vanhu matanda avanovapa kuti vadetsereke mukuhamba kwavo.

Muchibhedhlera chega-chega chirimwo mukanyi mwetinogara, mune vanoshandemwo vanodetsera maningi. Vadetsera maningi ntaraunda zvinji ngekuti zvitenda zvizhinji zvopera. Vantu vanokasira kubhiirwa ngezvechitenda mundau mwavo, vokasire kudzivirira.

Zvipatara zvedu nezvibhedhleya zvedu zvinowanikwe mundau dzakasiyana siyana tinokumbira yambo kuti zviyakwe zvakanaka zvekuti kana vanoutenda hwoku korera ku hamba vasingakoni kuhamba vaya vanohamba nema wiri cheya vange vari vandu vanokona kisvikira muzvibhedhlera mwedu.

Kana ndaone umweni wangu asingazwi zvakanaka kana kuti eirakidze kutambudzika maningi ndinotore nguwa yangu yekureketa naye ngezveupenyu nematambudziko anooneka muupenyu kana zvaramba ndomutora ndoenda naye kuchibhedhlera chiri padhuze pedu.

Wagume pachibhedhlera zviyana, unokhombidzwa kuti woite hambirei. Pane pakatonyorwa muzvikwangwari zvinokhomba kuti ino ndokunoenda vanoda kurapwa zuwa iroro, ino ,ndokunoenda vanode kurapwa, vanogarirapo vakabatwa pamibhedha.

Zvinototangira kuchibhedhera kwemene, kuti vanoshandemwo vakhona vanonase kuziya ere ngezveutano, vanoziya ere mushandisirwe wezviro zvinonge zvirimwo muchibhedhleya zvikwanisiro zvavo, vanokona ere kuzvishandisa. Voozozvishandisa kuvantu vanenge vozvishandisa ngemwazvo zvisingazoremadzi vanthu.

Nyaya yeutano inyaya huru maningi munyika yedu. Inodakuti kana ivo veutano vakona veifundisana pachavo varambe veiziya ngemitombo mutsva inonga yeibuda. Ngekuti inoshandiswa sei nekudzirira zvitenda kuti zvinodzivrirwa sei.

Kufunda ngezveutano zvinopano akuchanesi. Madhokodheya nguwa zhinji vanopedza nguwa yawo vari pazvivhiti-vhiti veiningira kutsvaka utenda hunenge hweinesa mazuwa akhonawo kuti kune njira ere itsva dzekudzivirira zvitenda izvozvo kana mitombo inenge yabudiswa inoita kuti zvitenda izvozvo zvisapararira.

Ngendaa yekunyuka kunoite zvitenda zvakasiyana-siyana munyika mwedu zvino pano. Vezveutano vanogara veigare pashi veisangana nemasangano epashi reshe veifundisana ngezveutano nenyaya yezvitenda zviriyo mazuwa ano kuti zvingapedzwa sei.

Ikodzero yemuntu umwe ngaumwe kuti aziye ngezveutano afundiswe akone kuziya kwanokone kuona rudetsero kana arwara ngokuti vamweni vantu avatoziyi kuti chitenda chakwe chamubata unokone kudetserwa pari.

Muzvibhendleya mune vantu vakaemera kuhamba veifundisa vantu maringe neutano munharaunda dzakasiyana siyana. Pane zvirwere zvinokona kunge zveitapuriranwa mundau.

Masangano akazviemerera ega anotore nguwa yawo mazuwa ano kuende kuohlangana nevantu vanshanda muzvibhehlera veivabhuira ngezvemitemo inenge iriyo mazuwa akonawo nezvitenda nekuti zvinodziirirwa sei, nemitombo mitsva inenge yabuda.

Ngenda yekuda kuti vantu vazwisise nezveutano munyika hurumende ine zuw reino kurudzira vantu kuti varangarire nezveutano munyika yeshe. Zvinoita kuti vantu zuwa iroro vhiki reshe vantu veifunda nekufundiswa nezveutano.

Kana kwaite denda ranesa mazuwa awawo kudai ngemazuwa ano kune denda ranesa renxlondo vana vazhinji varikurashike nxlondo ngendaa yekutora kubhema zvinodhakwisa hurumende inodzidzise vantu nezvekushata kwechitenda ichocho.

Vanomboedaa havo kuti hurumende anziwisise nezvehutano masangano akawanada anoshanda nehurumende kuhamba vcahibhuira vantu mekushata kunenge kwakaita vantu ikweyo.

Chitenda cheshuramatongo chitenda chakapadza vantu vakawanda zvino pano hurumende kubudikidza ngebazi rezveutano vakude kubate vana vadodori vari kukura kuite kuti vasabatwa ngechitenda cheshuramatongo.

Tinokumbirawo hurumende kubudikidza ngebazi ravo rezveutano ipe zvibhehlera kunyanya makirini mundau dzinogara vakawanda kuite kuti vanhu varwara vaite utenda madeikoni aya avatambudziki ngechokuhambisa kana paine movha yekuhambisà yechipatara .

Vana vanodetserwa maningi vaenda kuchibhedhleya. Vanokurudzira kuti anamai naanababa perekedzai mweshe vana venyu kuchibhedhleya kana vaita utenda .Pasaita kuti uyu unoti enda nemwana uyu osara akagara mumuzi. Mwana ndewenyu mweshe ,detseranai.

Zvipatara zvizhinji zvinopano zvirimundau mwedu, munedambudziko rekuti mitombo yakona inodhura vantu havahanii kutenga mitombo. Tokumbira hurumende kubudikidza nebazi rayo rezveutano kuti vaitevo kuti vantu veshe vahanire.

Zvodakadsa mazuwano zvaanyore ukanyomboguma muchibhedhlera chekanyi chibhedhlera chepari peshe pane muchini inoite kuti muntu akone kuhloyiwa cheshe chinomunesa chinobuda pamuchini wotozvionera wemene wotokombidzwa kuti apoo ndopane dambudziko rako.

Zvibhedhlera zvizhinji zvinofano zvakaakwa mundau dzakasiyana siyana kunyanya mumaruzevha panofanirwe kunge paine chikwangwari chinokombe chibhedhlera chinenge chiri mundau iyoyo kuitokuti vanthu vaziye vasapedze mukuwo vetsvaka pane chibhedhleya.

Dzidzisirwe reitwa vantu mazuwano muzvibhedhleya ngezveutano rakasiyana siyana vantu pavanenge vakaemere kuhloyiwa vanenge vechitoverenga zvinenge zvakaiswa mumadziro murukumbati rwuri pachipatarapo votofunda ngezvezvitenda zvakasiyana siyana zvinokona kusanganikwa nazvo ngevantu.

Waita utenda hwekutanga vantu vanorumba naye pachibhedhleya chiri padhuze kiriniki wagumapo kozi utenda hwakura rumbai naye kune chimweni pachibhehleya chiri pamberi ndokune muchini nemadhokotera akanasa kufunda maningi kudarika varipanapa vonoona ngezvechirwere chaainacho muntu otorumbiwa naye ikweyo.

Vanamai kanavari muzvibhedhlera vabatwa mubhedhu, nguva imweni vabatwa ngendaa yemwana kana kuti ndiye warwara, ndianababa vanenge varwara, mune mhatso dzevanoende kogariswa, munonga mutori nezvakakwana zvinodai ngemachira anoita kuti vasarumwa ngeutunga varimo.

Muzvibhedhlera zvizhinji kana muntu aita utenda hwakakura manhingi unopiwe mubhedhu ozorora achirapiwemo. Pamweni unenge akatoiswe dhiripi rinoite kuti mvura itutsirwe mukati menyama yakwe kana kuti mutombo unge weyitomurapa nguva yaanenge arimwo akazorora.

Muntu ari muchibhedhlera zviyana hama dzavo dzinotenderwa kusvika dzeivaona nguva yekuti vatenda vanokwanise kuonekwa. Madhokodheyavo anenge achitenderera echiningira vatenda vavo kuti varikudaira ere mitombo yavanenge vapuwa.

Zvakabaakosha maningi mazuwaano, kuti chibhedhlera chega-chega chinge chiine movha inotware vatenda, kana vanyanye kurwara maningi kuendesa kuchibhedhlera chemberi. Zvinoite kuti vatenda vagumeyo ,utano hwavo ,kana upenyu hwavo ,husati hwakanganisika.

Ana mai musatwa kuende kuchibhedhleya nekuti ndokwamunoone nyaya dzeshe dzekuutano hwenyu. Dzekungwarire mhuri yenyu. dzekukudze vana venyu, dzeutano hwenyu pabonde kuti musatapurirana zvitenda zvakasiyana-siyana nevaisa venyu, endai kuchibhedhlera.

Tinobonga maningi ngekuti hurumende ine chirongwa cheinacho chekuti vayana vanoshanda vanobatirwe mari dzavo dzeiyenda kuhurumende dzozovabetsera pavanonga vorwara kuti vaone kuhanira kurapiwa zveshe zvounoda kurapiwa unenge worapiwa weishandise mari dzako dzawaka batirwe kudhaya.

Chekutanga waguma pachibhedlera, unoona vanobetsera manesi, vokutora bp,vokuisa pachikero .Vokutora kuti muuiri wako unopisha nokutonhora zvakadini, wozoziya chitenda chako.

Nguwa imweni muntu unokona kunzwa mundani meirwadza zvekuti unoti chinyi kubeni ukarumba kumadhokodheya kuzvibhedhlera vanoenda koningirwa votokuhloya votooona chitenda chako votoona chitenda zvotoita zvakanaka.

Nguwa imweni munthu unokona kuwa weirumba kana weihamba kana kukuwara padhoyo unoenda kumadhokodheya wosvika voningira vanohloya votoona panenge pakashaishika kuti apa ndoo pakuwarire murenje wako kana joyini wotopuwa mutombo kana kugadziriswa kuti upetuke pandau.

Chaite kuti musoro iteme ndicho chinenge cheida kuonekwa. Musoro unotema worowoomwa mutombo wemusoro kubeni chirikurwadza idhoyo rinenge rakanika kana kuti pane chitenda chinenge cheinyuka pamurenje wako. Ngatiende koohloyiwa.

Ngatirambe teiende kuzvibhedlera nguva ngenguva. Teiende koningirwa mwukati mwenyama dzedu kunyanya mwukati mwedu. Zvinana mwoyo, zvinanamapapu, zvinana tsvoo, zvinoda kurapa zveiningirwa kuti zvakanaka here.

Kune vakatofunda zvemakodo muzvibhedhlera kuti kana muntu waendeyo nedambudziko rako remakodo vanoto ningira veishandisa michini inenge irimwo muzvibhedhlera votoona dambudziko rako kuti ngereye votoku rapa zveyi enderana nedambudziko rako rawauya naro.

Zvinombade kupurutana maningi nekutobude pachena, kunyanya panenge peifundiswa vanhu paya ngezvezvitenda zvadai kunesa. Vanhu vazhinji vari kufa ngekuti havadi kupurutana, havadi kuhamba veizwawo munonge meifundiswa vanhiu ngezvezvitenda, saka havazoziyi kuti chitenda cheunacho chinorapwa ngei.

Zvitenda zvinorwadza vantu ngemukati kazhinji kakona zvinorapwa ngemutombo yakaite mvura muntu womwa kana kubaiwa majekiseni kuzvibhedhlera tisagara nehuyenda tichiti mabayo ngatiende kunoonekwa tipiwe mutombo wedu wakakodzera.

Nguwa zhinji ngatipurutane kana veutano veinase kureketa ngenda yezvitenda kunyanya zvitenda zviyani zvinonyanya kuoneka mukati mwenyama dzedu dzinode kuti tiite yekuhloyiwa kuti tioneke kuzobatwa kuti tine chitenda chakdai.

Pane vaite matambudziko ku nyanya nyanya vano rwadziwa nge mwoyo vano kone kuite dambudziko reku fema kune zvi muchini zvino shandiswa zvirimwo mu zvibhedhleya zvino kone kuva detsera kuti vasa pererwa nge mweya ngati ende tine madambudziko aka daro to tsanangura madhokodheya.

Kune zvitenda kazhinji kacho zvinooneke mukati mwenyama dzevantu. Zvinenge dzeitorwadzire mukati zvakadai ngemumwoyo, mapapu, muchiropa kana mundani. Zvinobaade anadhogodheya kuti vatore nguva yavo kunyatse kuona kuti chitenda chakadai zvinorapwa sei.

Ukagume muzvibhedhlera zvizhinji munezvakatonyorwa zvinokombedza kuti utenda hunonyanye kubate vantu kunyanya utenda hunorwadzire mukati husingakasiri kubuda hunorapiwa sei kuzvika hwapera.

Vamweni vantu vanodhana vakaita zvitenda zviyana ngokuti zvinosvika zvonzi toda weti Yako today chakati chako kana makararwa kunyanya Vaya vanenge vabatwa nezvitenda zvepabonde vanodhana kuenda kuchibhedhlera ubeni ndokuti muntu atopona makararwa vanoenda kuzomatora vomahloya.

Ngazi dzetinotorwa tagume kuzvibhedhlera pakuhloyiwa paya. Dzinozotorwa dzoendeswa kumhatso ine michini, inochizoende koningira ngazi dziya nemakhararwa neweti yetinenge tavapa, vazviona vochinyora pazvipepa, vachichitibhiira, vatenda kuti chitenda chako ngechei.

Vane zvakasiyana-siyana zvavanoshandisa muzvibhedhleya kazhinji kacho kana veihloya vantu zviya. Mune michini kana zvikwanisiro zvitorimho zvinoshandiswa ngemadhogodhleya kuti basa ravo riitwe ngekukasira, vaitezve kuti mutenda abetserwe zvineunyanzvi.

Zviriyo zvikwanisiro mumbatso dzino hloiwa vantu, uno guma, wotorwa zvinotorwa, zvoende koiswa mwezvinoiswa, mwekuti chitenda chako chinobuda, chinoonekwa nyore nyore.

Pavano hloya paya kuti vanase kuona chitenda chako muntu kunyanya vayana vanenge veyiti ndinondo rwadzirwa mukati mwe nyama yangu andizi chino nyanya kundirwadza chiinyi asi mwiri wangu weshe uno rwadza vanotora weti yako vano tora kana ma kararwa ako voende ko hloya chitenda chinoto onekwa chete.

Dzaakuvakwa mbatso mazuva ano, mbatso dzinohloyirwe vantu. Kudhaya taitoronzerwa kuti chibhedhleya chepa dhuze penyu achina mbatso inohloyerwa vantu moto deedzerwa motorwa makararwa nengazi zvoendeswe mberi mozobhuyirwa zuva rekupetuke kopuwa.

Waguma mumbatso inohloiwa matenda mune zvigaro zvekuti munhunagare einhingirwa, mune pekuwata kuti muntu aningirwe akawata nemichini inenge irimwo inonase kuona miri wemunhu weshe apana chitenda chinosara kubve kumuhloko kuzvike kumarenje.

Watorwa zviro zvako zvingangowe weti tsvina kana ngazi vobudisepo vanonyore zipepa rakakura rinenge reitobhuye zvitenda wnda zvakawanda kangaidzei zvinenge zvitori munyama mwako wotoziya zvitenda zvaunenge uinazvo wototanga kutozvidziirira.

Michini yaayo mazuwano inohambirana nezvitenda zvinenge zviriyo. Zvibhedhlera zvizhinji michini yakadaro yoonekwa ngekuti hazvichanesi madhokodheya kuhloya. Basa ravo rabareruka maningi. Mune vantu vanonaso kutoukona kutoshandise michini dzakadarodzo.

Muntu wasvika wati unozwe misoro ,madhokoteya kazhinji kacho vanotokuningira ngekuti musoro une chinenge chapanda kuti uzotema .Saka vanochikutora vokuise mumbatso yavanochiende kotsvaka chitenda chako chemene mene .Ndomunenge munemushini inoite mushando iwowo.

Mumphatso dzinohloyerwa vantu muzvibhedhlera. Munenge makatonyorwa maringe nezvinenge zvichiitwemwo kuti chakati kana kuti chitenda chakati chinorapwa sei.

Mazimuchini anoonekwe munohloiwe vantu akawanda, akakura. Unoona pamweni pakaiswe weti yemuntu, apo pakaiswe makhararwa, apa pane ngazi, zveichiningirwa kuti mune chitenda chei mweshe umwomwo vozonyora chitenda chemuntu, muntu orapiwa.

Wagumemwo muzimhatso rinohloyerwe antu pachibhedhlera chiri padhuze pedupo mune rakaite ingatei zitengi rinoshandiswa mumhatsomwo rinobaadetsera maningi ngekuti mweya weshe unenge weide kuzoshandiswa kune vayani vanenge vaite mweya mushomani ndomweunobva.

Waguma watorwa wahloyiwa mumbatso inohloye vantu vanozokuningira pachivhiti vhiti zvavo zvemakombiyuta. Mwiri wako weshe wobuda apapo woonekwa panenge paine chifo, chifo chotozivikanwa nemutombo wacho wotopuwa.

Mumphatso dzemuzvibhedhleya mazuwano mphatso dziyani dzinohloyirwa vatenda mubari nemichini yakabakwana taichitokumbira kuhurumende kuti dai yadaro kuise michini yakadaro kana zvibhedhlera zvomumabuya zvokumaruzevha kuite kuti vantu vachachizohamba kuende kumataundi kuende kohloyiwa nekurapiwa.

Munohloyiwe vantu mumphatso dzakasiyana siyana munoonekwe mitombo inoshandiswa kushandisire vantu vanenge vachihloyiwemwo yakadai ngemitombo yekuti kana vapedza sekudai ngekucheka mai vanenge veisununguka vanosuka marondawo veishandise mutombo unenge urimwo imwomwo.

Zvimweni zvinoshandiswa muchibhedhlera vanoitezvekubaya-baya. Vabaya-baya votosungira panyara pakomuntu, wotozozwa otokuronzera dhokodheya kuti bhiipii yenyu yakakwira, kana kuti ngazi munyama mwenyu iri kunyanya kurumba maningi mwotopuwa mushonga wemunofanirwe kooshandisa.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera zvakasiyana- siyana vantu vanombaade mishado yavo. Umwe ngaumwe unoende pamushando wakwe zuwa ngezuwa otoita mushando wakwe kudai ngekufunda kwounenge wakaita. Ukaendawo kohloiwa unoona madhokodheya nananesi ukazoendowo kohloiwa mune imweni mumphatso unoona unenge arimwo.

Kana iri weti yemunthu kana magararwa ,ngazi zvinenge zvaende zvatorwa zvoendeswe kumphatso iyana inohloyerwe vatenda, zvinofanirwe kungwarirwa zvakanaka, zvakatsiirwa mwazvinenge zvakaiswa, kuite kuti zvisarashika kana kuhlangana, zvonyorwe zita remuntu.

Vanoshande mumhatso dzinohloyiwa vane mushando wakakura maningi pazvigaba zvinenge zvirimwo zveshe unofanire kuzviziya ozviningira kuzvihloya veishandise michini inonga irimwo vonyora chitenda chinenge chaonekwa muchigaba chega chega chinenge chinemakararwa evanhu vakasiyanasiyana kana ngazi dzevanhu vakasiyanasiyana.

Muzvibhehlera mune michini yakawanda wanda inoshandiswa kuhloya vantu nekurapa vantu kwozoitazve imweni inoiswe mitombo yavanenge veishandisa umwomwo. Mitombo inenge yeide kuramba yeitontora inoiswe mune zvinotontora.

Mumbatso dzinorapirwa vantu kana kuhloiwa vantu munenge mune magamba anonga arimwo makuru. Anorashirwa marara kana tsvina inenge yabuda munenge mweihloiwa vantu. Yapedza tsvinayo inondorashwa kuretu kana kupishwa kuita kuti zvitenda zvisapararira.

Kweduyo chipiri chega chega anamai vanoziya vaende kuchibhedhlera vaende kofundiswa ngezvekuti vana vanoningirwa nekurerwa zvakadini ukatoguma mwana wako eitorwara vanotokuti chitogarirapo mwana eihloiwa, eirapiwa nekuti upenyu hweana hunokosha.

Zvinodakadza maningi, chipiri chiyana ungaema papato, unoona wana wamai wakabereka wana wawo wakakhlonde kuchibhedhleya chiri padhuze pawopo, kuende koofundiswa ngezvekurerwa kwawano nekuti wano zvichengetedza sei semadzimai.

Anamai kana vabara zviyana muntu haambi nekutobara votobuda votoenda. Unomboto hloiwa muzvibhedhlera kuona kuti mai utano hwako hwakadini kubva kubara kwavaita. Voningirazve utano hwemwana kuti mwana unokodzera ere kuti abude aende kanyi.

Unonga wakatogara hako mumhatso mwako unechimuchini chako chekutoningire denda rako wotoona denda rako kuti ngerakati zuwa iroro kana iri chokera yakakwira wotoronzera dhokodheya wako kuti nyamashi chokera yangu yakakwira, unotokuronzera kuti tore mutombo wakawanda zvakadini zuwa iroro, zvaba anaka zvimichini izvi.

Michini mizhinji ino shandiswa muzvi bhehleya, ino shandiswa kuningira zvitenda zvinonga zviine vantu. Zvino pano zvatonaka ngekuti yotobhuya nemutombo unenge weitodiwa kuti muntu atore kana awanikwa chitenda chanenge ainacho, kunyanya zvitenda zvino hambira ngemungazi zvanyore kuona mazuwano.

Cheshe Cheshe chinoonekwa muchibhehlera chinobaishanda vanozviziya anamukoti madhokoteya kuti chakati chonshanda pakati tisaramba kuchishandisirwa zvimweni zvinokona kunge zveitorwadza ngatishingirire.

Tinokumbiravo hurumende kuti ibetsere eya muchini yaamo yekushandisa muzvibhedhleya. Asi pamweni mutenda unokone kupetika echizi haazi kubetserwa ngekuti hakuna magetsi deno vaisavo magetsi ezuva. kuite kuti kusinyamborina magetsi edu atajaira ezuva anokona kuti muntu abetserwe.

Zvakawanda zviro zvinoshandiswa muzvibhedhleya zvekuhloya vatenda nekudetseredza panenge oeirapwa vatenda zvinoita kuti mushando wemadhkodheya unoreruka kana nyaya dzekuti vakaremadzwa kana vakazokorera kupedzwa kurapiwa nguwa iripo dzaashomani.

Pane zvikwanisiro zvinoshandiswa muzvibhedhlera. Zvimweni zvacho zvinoite kuti kana munthu eirapiwa zviya zvinodetsera kuti pajeke pasaite chidima kuite kuti vanadhokodheya vanasoona zvavanenge vechiita vasakanganise utano hwemunthu.

Zvimweni ukazviona zvinoshandiswa muzvibhodhlera zvikwanisiro zvavo aungazvizwisisi asi Ivo vandokona kuzvishandisa nepekushndisira vanopaziya zvinoita kuti vanhu vauya neutenda hwavo hurapike ka kuonekwa zvirinyore.

Ukanyambozi kwai murenje wako waguke zvakadii wanjeenjeka, vanokono kushandise michini yavanenge vainayo muzvibhedhleya mwavo kuito kuti murenje upetudzwe makodo akona abatanazve muntu agone kuhamba zvakanaka, ngekuti michini yacho iripo yakagadzirirwa izvozvo.

Ukuna munhu unobaaende kuchibhedhlera mazuwa etinawo ano wobveyo achiti vaedza madhokodheya kuningire chitenda changu kwai andina chitenda asi ndinorwadziwa kunyepa, ngekuti michini iriyo inobaahloya zvakanaka maningi, michini yakagadzirirwe izvozvo yemazuwa ano.

Mazuva ano kuhloiwa nokurapiva hazvichatori mukuvo. Ngekuti pane zvikwanisiro zvakakwana muzvibhedhlera zvinote kuti vantu varapwe ngekukasira ndiana dhogodheya. Ngatiende kuzvibhedhleya tondorapiva.

Zviro zvinogare muzvibhedhlera zvizhinji zvakona zvinofanirwe kungwarirwa pakanaka , mune zvimabhokisi zvinenge zvirimwo muzvibhedhlera zvinoti kana wapedze kushandise michini yemuzvibhedhlera kana kuti zvikwanisiro wozvipetudza muzvima bhokisi umomo ndokuti zvingwaririke zvakanaka.

Wagume muchibhedhleya mazuva anaya uri mutenda unobatwa inga mambo. Chigaro chounozi gara chinenge cheitenderera voite zvavanoda ndiwe, vakado kuti uwate uripo pachigaropo veiningira, peshe hapana pavanosiya kuningira. Vapedzo kuhloya vozokupe mutombo wako.

Zvinoshandiswa muzvibhedhlera muchini yakawanda imweni yakona inorwadza kana yeishandisirwa pamuntu asi ngendaa yekuti muntu unenge weida kutoti upone unotoshingirira voita zvavanoita kuti uone kupona.

Vanokutora vagumemo kunyanya vayana vanenge vaine zvitenda zvinonga zviri mukati menyama. Vamwe ringaita zigotsorwa rakakura vokutora voenda neve mukati memhatso yavanogumemo mune muchini unonge urimwo vakaita kunga tee tivhi. Vokuningira chitenda chako chinotoonekwa.

Imweni michina inohamba nemavhiri inobvapa ichienda apa inohamba ichihloya antu dzakasiyana siyana inoita kuti mishando yemadhokodheya nemanesi ireruke imweni inenge yakatwara mishonga inoda kushandiswa kuvantu vanoda kuhloiwa mundau dzakasiyana idzodzo.

Wapinda muchibhehleya wanzi unoda kuhloiwa zviyani unogariswa pane imweni cheya inotenderera chihlayo chinobatenderera wotoningirwa mberi woningirwa nekumushana nguwa yaunenge weitenderera muchini unenge uchitoite mushando wawo wekukuhloya.

Eya zvibhehlera zvaakwa zvapeshe -peshe zvaapo, chodiwa ngechekuti hurumende yaisa here zvikwanisiro muchibhehleya chega chega kuite kuti vanhu vagume veidetserwa pasina kuti munhu aende kune chimweni chibhehleya dera kodetserwa.

Zvimweni zvakangowe zvipanera zvinonekwa mumbatso dzinhloyiwe vatenda madhokodheya anoba azviziya kuti anoshandisa ichi neapa, neichi zvimweni zvinoita kunga tei zvinoboore nyama dzevanhu veide kunasire zvanoda kunasire mukati menyamamwo kuti munhu apone.

Movha dzinotware vatenda dzimweni dzinototware vatenda kubve kumamizi mwavo, muntu arwarisa maningi, dzorumba naye kuchibhedhlera chiripadhuze. Vagumapo vanokona kutoti utenda hwanyanyisa avachahukoni, wotodariswazve mberi kunenge kune michini yepamberiwo.

Ukapinda muzvibhehlera unoona ungwanda-ngwanda hwesimbi dzakasiyana-siyana dzimweni dzacho dzinoita ngatei dzichareketa. Kubeni vanotozviziya vanoshandemwo kuti simbi yega-yega ine peinoshanda kana vathaya mishando yavo madhokotera. Unotoona muntu otobvemwo zviya einyemwerera apona.

Kazhinji kakona kuti muntu aziye kuti uyo ndidhogodheya une chaanohamba akaisa muhuro mwakwe. Chinobetsera maningi chirocho nekuti ndochanoningira ndicho kuti ngazi yemuntu inorumba zvakadini mwoyo vakwe urikuchaya zvakadini nguva yakona iyoyo otoone kurape muntu.

Mazuvano nyaya dzekuti kwai chigero chakasara mundani yemundu wainga eivhiiwa pai sungunuswa nemadhokodhaya dzaashomani, anadhokodheya azhinji voshandise michini yaayo mazuvano kana kuti zvigero zvaayo mazuvano zvinokasira kuita mushando zvichipedza.

Zvakawanda wanda zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvikwanisiro ngekuti zvibhedhlera zvega zvega mazuwa ano zvanazvo zvikwanisiro zvakadai ngezvibatiso zvidori dori zvinoito kuti vanhu varapwe vooneke ndenda dzawo iripo. Havachahambi kuretu kotsvake hloyiwa.

Hurumende iri kubakona mushando wayo ngatimboaembera maoko pona apapo, apana chibhehlera chisina zvakakwana kurapa vantu kana kuhloya matenda yakasiyana siyana anouya nevantu vantu varikubapona maningi mazuwa ano kuburikidza ngemichini inouya muzvibhehlera mwedu.

Madhokodheya nevanoshanda muzvibhehleya vanobaatoziya simbi yegayega irimwo mwaanoshandira inoshande chiinyi, dzimweni dzinoshanda kunon'ona munyama dzevanhu veirapa kana kubvisa zvinenge zvisingadiwi mwo zvakadai ngetsvina zvinoshandisirwe michini inonga irimwo muchibhehleyamwo kuti zvireruke.

Zvimweni takatange kutozviona zvimichini, mazuva akange aine chitenda chakanesa maningi chebesha mupengo chekovhidhi. Vantu waitoiswe mugwapa woonekwa kuti mwiri wako unopisha zvakadini kana kuti uri kutonhora zvakadini zvotowadetsera kuti waziye kuti une chitenda chekovhidhi.

Unokaruka kana weyiningirwe pamuchini zviana pachibhedhlera. Ukawona muchini wobudise colour yokutsvuka wobatangakutshayiwa ngemvumba kutindoparwara ,chirichitenda wotoziya kuti unacho.

Mazuwa ano michini inooneka muzvibhedhlera yavandudzwa. Kwaane michini inohamba yakathwara mitombo, yechihamba nayo vechipa vanthu vanenge vari mumamibhedhu. Nguwa inenge yeihamba dhokodheya, pane unenge eitochovhawo chimuchini chakhonacho, eihamba nacho eitopa mitombo.

Dzakasiyana siyana michini inoonekwa muzvibhedhlera. Kunaka kwayakaita michini ngeyekuti inoite kuti mushando wadhokodheya ureruke. Paaide kupedza nguwa yakwe echishandise nyara dzakwe kuhloya munhtu kana kutsvaka munyama dzemuntu, zvinoitwa ngemuchini.

Pane zvimweni zvinooneka munohloyiwa vantu, zvakadai ngemakodo asina mushuna zvinoita kuti madhogodheya, kana muntu akuwara murenje vanoningira pamakodo aya, voona zvazvakaita, voningirahe munyama yako muntu, wotoziya chakakuwara pauri.

Taite ntenda, ngatiende kuchibhedhlera, hapana munhu unobude muchibhedhlera eiti ndenda yangu vari kiukorere kuiona, vakaedza vakakorera, hakuna zvakadaro mazuwa ano ngekuti kune micheni yakagarire izvozvo, yakanasirirwe izvozvo ngevanoziya.

Panorapiwe vantu kazhinji kacho pane tsvina inobudemwo. Tsvina inobuda iyoyo inofanirwa kuraswa zvekuti yoparadzwa zvachose ngekuti imweni yakona inenge itori nezvitenda. Pane michini inoshandiswa kuparadza tsvina yakadaro.

Ndakabashamiswa zuwa rimweni ndapinde muchibhedhlera chiri padhuze pedupo. Ndaifunga kuti nguwa imweni chingori chibhehlerawo hacho chisina zvekushandisa zvakakwana ndakazoona ndapinda mwandaida kuhloyiwa ndidhokodheya oti uya muno woona ahh mune mazimuchini akakura akashandisa kundihloya.

Dai michini yakadai ngeinoonekwa kuzvibhedhlera zvikuru zvehurumende nezve vakazviemera vega, dzaiwonekwawo muzvibhedhlera zvidoko kuite kuti vantu vanogaremo mumaruzevha, ndau dzirikuretu nemadhorobha vakone kudetserwa muzvibhedhera zviri padhuze navo veishandisa michini yakadaroyo.

Muzvibhehleya mwega mwega mune michini inoshandiswa inokodzerana nezvitenda zvinenge zvirimwo kana zvinonyanya kuonekwa ndau iyoyo. Michini inoite kuti basa radhokodheya rireruke vashande basa ravo ngekukasira mutenda odetserwa asati anyanya kushatirwa.

Mitombo mizhinji muzvibhedhlera zvatinoende kuorapiwa. Inonga yeichengetwa mumabhokisi anochengetwe mitombo. Amweni akona anenge eitondorera kuito kuti mitombo irambe iri yakanaka Isakasike kurasike simba rayo.

Madhogodheya anonase kubaziya vemazuvaya ano kunyanya muzvibhedhleya zvikuru zviya. Mune madhogodheya anobashandise michini inenge irimwo zvokubatoona kuti yaa muntu vakabafunde mushando vake uyu. Hapana muntu unobve kuchibhedhleya asina kurapiva zvinobamuti vagu vagutsikana.

Mushando yemadhokotera zvino pano yarerutswa maningi pavaimboshandisa nyara dzavo vachiedza kubata zvavaibata mukati menyama dzemunhu kana kubvisa zvinopano zvoitwa ngemuchini itorimo muzvibhehlera yanoshandisa zvokasira.

Vana vadoko nguwa zhinji ,vanobatwa ngemukhuhlani wegotsorwa. Anamai vakaone izvozvo ,ngatiende nevana vedu kuzvibhedhleya, vaende kopuwe mutombo unoenderana nechitenda chemukhuhlani webesha, tomwise vana vedu teishandise chipimo chataronzerwa ngemadhokodheya.

Muntu wakotsora wakotsora gotsorwa rinopedzisira rokonzeresa maronda muhuro medu vantu veishaya kuti todini ngechitenda chandinacho kune mitombo iriyo inorapa maronda pahuro.

Mazuwaano kune vaogadzira mitombo vakwanda mutombo unogona unoraoa chitenda chimwe unenge unemazita akasiyana siyaa ,Inyaya yemakambani anogadzira mitombo akasiyana siyana, zvochiendera nekuti unonyoreka ndouri nounoshanda kudarike mumweni.

Amunawee tisaite okutamba kuite mushekenyera ngemitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu inoshanda maningi dei wanyamborwara ngechitenda chakadini. Vamweni kudhaya vaiti vapfirirwa ngenyoka mudziso pane vantu vaiziikanwa kuti ndivo vachaende kovatsvakire mitombo wechibhoyi, zvinopano kwaane yechiyungu inoshande mishandoyo iyoyo.

Nguva zhinji mutombo vevana vadoko kunyanya vegotsorwa unenge vakaita mvura. Ndokuti vana vakasire kuumwa veiudakarira umweni unonga veitotapora. Kuitira kuti vadakarire kumwa mutombo vasatiza kudai ngemutombo vevasharuka unovava.

Mitombo mizhinji yotengeswa muchibhehleya inopimwa ngezvivharo zvayo. Saka tapuwe mutombo ngatigume kanyi toshandise chipimo chatapuwa. Tisati ngekuti ndorwadziwa maningi, ngandimwe zvivharo zviiri ndikasire kupona unonge weito zviuraya.

Wanhu awapererwi wanogadzira mutombo, chirwere chega chega chine mitambo mitsva iri kubuda mazuwano, chinoite kuti chitenda chipere kana wachishandise mitombo weunonga wapuwa wanhu ngatishandise mutombo maringe nekuronzerwa kwaunenge waitwa nadhokodheya.

Vanogadzire mitombo vanoba ahambirane nenguwa ,nguwa yega yega vanobudise mutombo unoenderana nezvitenda zvinenge zvaayo, ndikafunga mutombo wataimwa Kuma1990 wemarariya newaayo mazuwa ano zvinoba akombe kuti vanogadzire mutombo wemarariya avazi kuema.

Ngatipurutane maningi teironzerwa ndianadhokodheya, mashandisirwo atinozoite mitombo yatinonga tapuwa. Kuite kuti tisashandisa zvisizvo, zvinokona kuzoisa upenyu hwedu pakashata.

Kune mushonga unogadzirwa mazuwa atinawo anaya yekuti kana mundu pane chinenge chisinganyanyi kukwana chakushota mumiri mako unonyorerwa mutombo wondotenga woshandisa kana iringazi inotutsirika

mutombo vega-vega mazuva anaya unonasirwa unonasirwa vakaemere chitenda chaunenge veida kushandisirwa. Kubeni vamweni vazoona mutombo vakadaro vane zvinovanesa mundaramo yavo. Vanokona kushandisa mutomboyo zvisizvo vamweni votozviuraya veishandise maphirizi.

Imweni mitombo yechiyungu yakanakire pakuti inorape zvitenda zvakwanda umwe i unorape gotsora worapa zvee chimweni chitenda mushana nezvimweni zvitenda zvakasiyana siyana unokone kurapiwa ngemutombo unwewo wotenga kamwe wotorape zviyenda zvakawanda.

Kune mitombo inoonekwe kumafamasi. Wagume kufamasi aungotengi mutombo njee kungotenga, unofanirwe kunge wakanyorerwe tsamba nemadhokodheya kuti uone kutenga mutombo wona iwowo. Ukasanyorerwe tsamba avakupi, avakutengeseri.

Imweni mitombo yatinopuwa, hatitonasi kuitoizwisisa. Mitombo iri kubudiswa zvinopano ngemadhokodheya, ngekuti imweni yakona yaishandiswa inenge isikachanyasi kushanda, ngendaa yenguwa nekusimba kunenge kwechiita zvitenda zvinenge zvakuuya mazuwano.

Pane amweni marwadzo anopinde munyama dzedu atisikazwisisi Vantu ngatirumbe kuzvibhedhleya vamweni vanozozwa papaya kuti indaa yetsvo aichashandi kubeni wakabvire kudhaya weizwe kurwadza tikazwe marwadzo ngatikasire kuende kuchibhedhleya toningirwa topuwe mitombo yakhona iriyo.

Nguva yekubanaya kwemvura inoiyi utunga hunowanda vantu vazhinji vanorumwa nenhunga vopedzisira vozwe marariya. Kune mutombo uriyo vekusipureya kufafaize mumhatso. Kuti zvitungazvo zvinozotiruma zvife tisabatwa ngematenda.

Mitombo yendani inoda kubazwisisa kwemene kuti uone kuishandisa. Nekuti imweni yakona inobagwinya inopuva atenda vaya vanonga vanyanya kurara maningi. Hino toende koishandisa tinovapa tisu tinovarera vatenda ava. Ngativape mitombo nechipimo chinenge chakazwi tishandise.

Zvino pano vatenda varimwo muzvibhedhleya ana dhokodheya ananesi vanototywawo kutapurirwa zvitenda ngavantu vavanenge vachitorapa. Ngendaa iyoyo vanopfeka zvavanopfeka munyara veibata vatenda

Vakaunganidza mutombo yeshe ingadiwa ngevantu muzvitoro zvinotengese mutombo kana muzvibhedhlera yakaungana mutombo yekaindi nekaindi kuti vantu Vauye vechirapiwa veihloiwa vonyorerwe mutombo yavo Voende koitsvaka voiona wotenga wopona .

Pane nguwa dzimweni muntu paunozwi utenda hwako hawakura kudai amuchina ngazi mumwiri mwako, vanokuti uende kotenge mutombo kana kupuwe mutombo wekuti unoite kuti ngazi mumwiri mwako itutsire, iwande, wobva watoite muntu unopona.

Kutangurire maphirizi kwakaoma hamawee, vamwebi vanoti vamapuwa vanogara nawo mumhatso avazomapedzi ngekuti kwai kusvada kunonesa. Ngatipedze mutombo watingenge tapiwa nemadhokodheya ndokuti zvitenda zvipere.

Kutangurira maphirizi kunobaarwadza, vazhinji vanobaa gega kumwa maphirizi ngendaa iyoyo, nekuti amweni akona anowawa maningi, kudayi ngemaphirizi emalariya, asi ngati kurudzirane timwe maphirizi atinonga tapuwa tipedze, ngekuti ndomutombo wakona weutenda hwatinenge tinahwo.

Haa imweni mitombo inoshandiswa muchibhedhlera yogadzirwa mazuva ano haiiti kunwa, haiiti kudzora hamaphirizi akadi. Inotoshandiswa kutoofafaizeya pamwiri yevantu, kana kufafaizeya mumbatso, kana muhembe dzetinonga teito dhloka kuuraya zvitenda.

Mitombo yoonekwe muzvibhedhlera amitombo yekumwa kwega akadi ngekuti mizhinji yacho maphilizi nekubairwe majekiseni yogadzirwazve mazuvaano ngeyekuti kana weinyambogeza unokone kugeza ndiyo yotouraye utachiwana hungakonzera utenda paganda remuntu.

Vamweni vantu vanoti kana varye zvakadai ngehove kana matemba ganda rakwe kana mwiri wakwe unobva waita mutsarara otorwara ndizvo kune mitombo yavakagadzira vanogadzira mitombo inoonekwa muzvibhedhlera mune mumptengesaa mutombo yekurapa chitenda chakadaro.

Vanhu vanofunga kuti kuchibhedhlera tinoenda kana taita denda renyama inenge yechipanda tisingaziyi kuti kana taita zve uti zviro mumhatso mwedu zvinokone kutikanganisa utano hwedu tinoenda kuchibhedhlera toovaronzera kuti kwaite tsikidzi kanyi kweduyo topuwa mutombo wokosipireya kupfapfaizeya mumhatso dzedu.

Kana wazwi ndidhokodheya imwe chipunu chimwe mangwanani, chimweni masikati, chimweni madeekoni, ngatiteedzere zvabhuiwa ndidhokodheya. Tisati ngandimwe zviiri mangwanani, iwe wakazi chimwe, kuti ndikasire kupona.

Pane imweni mitombo yakabaanasirirwe kuti Kana muntu weitema ngemabayo weitema ngemarwadzo akanyanya zvisinei nechitenda cheunozwa mushando wawo mutombowo ngewe kungopedze marwadzo weizwee musoro unopedze marwadzo emusoro.

Vazhinji vanokone kuite maronda pahuro orootama kuti orya ngei, pahuro kuti urye panemaronda vanhu ngatiende kuzvibhehleya toosvika toningirwa pahuro peduu ngemichini inonga iriyo, mitombo yechingezi iriyo yakagadzirirwe kupedze chitenda cheshe chinonga chabate muntu.

Vantu vanoneseka maningi kana varumwa ngembwa havazii kwekuone mutombo uwo wokurapwa. Vanhu vanoti kwayi hayi imbwa yakabairwa handiendi koobairwa kuchipatara ukanyamborumwa ndiyo. Vantu vanokurudzirwa koobairwa ngekuti ukasabairwa kwemazuva matanhatu, ikazoita chimbwamupengo, hachicharapiki.

Mitombo ino tengeswe muzvitoro zvino tengese mitombo kana muzvibhedhleya, ukaona usikazi kuiswe muchibhokisi, tanga wanase kuuningira mutombowo uwowo kuti ngewe mene ere, awusi mutombo uno tengeswe muma khona ere, usinga shandi.

Mapilizi anouya ngemuhlobo wakasiyana siyana eienderana nechitenda chaanorapa nenguwa yaanoshandiswa. Vantuwe ngatipurutane maningi tisahlanganisa mapilizi kana tamapuwa ngatishandise atapuwa.

Zvinopano mutombo ukautama muchibhehlera, pachibhehlerapo ukautama, mumhatso dzepachibhehlera dzinotengeswe mutombo, unokone kutouona kumhatso dzinotengeswe mitombo, dzinoonekwe mumathaundi chipi, dzinoonekwe munogare vanhu vakawanda. Tisaremba kana kuite nungo dzekutsvake mitombo tinoiona.

Kudhaya vasharuka vaiti kwai mutombo yemuzvibhedhleya inogadzirwa kubva mundxondo dzevantu iyi yainge pfungwa yekusarire shure. Takazoona kuti mitombo inogadzirwa kubva mumiti yetinogara nayo.

Kazhinji kakhona mutombo unogadzirwa zveienderana nedenda rinenge ranesa mundaumwo kana munyikayo. Votogadzire mutombo unoenderana nechitenda ichocho. Chinobabva chapera chitenda ngendaa yemutombo uwowo. Vaona kuti mutombo auchashandi vanogadzirazve umweni wakadarika simba waishanda.

Tikapiwe mitombo kuzvibhedleya tisayambao kushandisa ngatimboiningira kuti yakavharwe zvakanaka here haizokumbenge yakamboshandiswa ere kana yakamboshandiswa ngatiipetudze tisaishandisa nokuti inokona kukonzere zvitenda matiri.

Kudhaya muntu arumwa ngenyoka kana kupfirwa ngenyoka vantu vaiti rumbai kwandingi ndiye unoziye mutombo wenyoka. Zvinopano kune mitombo inoshandiswa kana muntu arwadziwa ngemadziso. Kana apfirwa ngenyoka unoende kuchibhedhleya wosvika wotonyorerwe mutombo, wotoende kotenge mutombo kumafamasi.

Vantu vazhinji kunyanya vaisa mazuwa ano vanoda kutore mitombo kana kuti mapirizi anoita kuti vagwinye panyaya dzepabode. Kune vatenda vechitenda chakadai ngechekurumba kwengazi yakanyanya avakurudzirwi kutore mapirizi akadaro.

Tikatange kutore mitombo yatinenge tatora tapiva ndiana dhokodheya, tikaimwa sekubhuirwa kwazvaka itwa ndiana dhokodheya. Ikapera chitenda chisina kupera ngati petukezve kuma dhokodheya tiende kuno vatsanangurira tova ronzera kuti nhenda haizi kupera.

Maphilizi anosiyana-siyana, kuti anorape chitenda chakadini. Maphilizi amweni, unozi imwa mairi mangwanani, amweni mairi masikati, amweni mairi madekoni. Amweni unotozi imwe rimwe zuva reshe, zvosiyana nechitenda chako. Muntu unofanirwe kuteedzera zvawaronzerwa ngemadhokodheya.

Ngatinase kubaabvunzisisa kuna dhokodheya kana tapuwe mitombo tisikazi kuzwisisa, kuti mutombo wamwandipa unoshanda zvakadini, ndoushanisa sei? Ngatibanase kubvunza kuita kuti tooshandisa ngemwazvo. Tisashaisha kuishandisa ngekuti inokone kubange matenda.

Kana tapuwe mutombo kana kwatautenga ngatibaanase kuuningira maningi zibhokisi rakonaro kuti rakanaka here, rakavharwa here, hapana ere pakabooka. Tochiningira kuti unombozi chiini mutombo wawapuwa kuito kuti uziye mutombo wounonga wechishandisa nguva yakonayo, nechipimo chakona.

Tisashandise mutombo umwe nguwa yakareba chitenda chedu chisingaperi yoramba techiushandisa ngatiishandise taona kuti chitenda achisi kupera nemutombo watakapiwa ngatihwirire kumadhokodheya edu tovatsanangurira kuti chitenda achisi kupera unopuwa zvee umweni mutombo.

Kana anyorerwa mitombo zviyaa ngatirumbe kootenga mitombo kuzvibhendlera. Imweni mitombo angaayekusvada akadi. Imweni mitombo anga kumwa akadi. Imweni mitombo angaakudzora akadi. Unotoishandisa kufafazeya mumhatso kuuraya utunga nezvingakona kukonzera matenda akasiyana siyana.

Ukaone muntani wako akati kuzuzu nasai kubvunza kuti chiini chiri kunesa kangaidzei pane zvinenge zveito munesa, ndxondo dzakwe dzinokone kurashika, nguwa imweni kutore zvinokiswa , nguwa imweni kutore zvinodhakwisa zvakadai ngana mbanje. Akagarwa naye pashi otsana ngurirwa ndxondo dzakwe dzinokone kupetuka.

Mazuvanaya vana vedu vabaparara maningi danga indaa yekutama zvekuita vana vazhinji vomwa mikozoda vobheme mbanje zvinoita kuti ndxondo dzavo dzirashike taona zvadai vana ngativatore tiende navo kumbatso kana kuzvibhedhlera zviyana zvinoita kuti ndxondo dzevana dzipetuke.

Kana muntu aite chitenda chendxondo unofanirwe kuenda kumbatso dzinoningira. Kune vantu vakatofundire mushando uwowo wokuti vanoreketa nemuntu kusvika utenda hwakwe hwapetuka mbichana-mbichana ndxondo dzotogadzikana.

Vamweni vantu utenda hwavo hwendxondo hunenge husikazi kunyanya kukura maningi chinodiwa kuti umweni wakwe ndxondo dzake dzati rashikei womutora oenda naye kunana mazvikokota vanogara naye pashi veichimuronzera ndxondo dzakwe dzinopetuka mbichana mbichana.

Ngatizwisisane kana teyigara teshe zviyani. Ukaone muntu wakanyarara zuwa ngezuwa, iye ari muntu unozikanwa ngekureketesa nguwa imweni ndxondo dzakwe dzinenga dzarashika. Musagara naye mumbatso, ngatiedze kuenda naye kuchibhedhlera. Kune vanhu vanokono kubetsera, vakaemere izvozvo, kuti ndxondo dzipetuke.

Ingoma peshe peshe pawahamba mitambo mizhinji inoitwa muzvikora kana mundau dzinogare vantu vakawanda kana dzinotambire vantu vakawanda vanenge veitofundisa vanhu kazhinji kacho ngezveutano hwevana zvitenda zvinonyanya kubata vana kuti zvinodzivirirwa sei.

Ngatinase kuningira maningi kana taenda kuchibhehlera muyana taenda korapiwa, pane zvinenge zvakaiswa mumadziro zvekuti tierenge kazhinji kacho zvinobata utano hwevana ,kuti todini ngevana, tinovarapisa nekuenda navo kuchibhehlera nguwa yakadini nenguwa iri ,veibairwa mitombo yakadini.

Nguwa yotoenda ino yekutonhora muZimbabwe. Gwinyiso remene tinazvo ere zvekuti vana vedu madeikoni ayana vafume vasachaiwa ngechando maningi vanopedzisira vaita mutsara voita zvitenda zvimweni zvinozotinetsa kurapa.

Nyaya yehutano hwevana inyaya yakurumbira pashi reshe kune masangano akadai ngaana UNICEF anondokurudzira maningi kuti vana varerwe zvakanaka vakure zvakanaka vasina utenda veitodetsera kana nekuenda mberi vanodetsera ngefundo yevana.

Peshe peshe panongoungana vantu mazuwa ano inyaya yekuronza ngezvenyaya yeutano hwevana vadodori. Kuti majekiseni avo akwakwana ere, zvitenda zviriyo mazuwa ano zvinobata ana adodori vakawanda, saka vana vanofanira kuramba veienda kobaiwa kudziirira zvitenda.

Kunevana vamweni, vana vadodori, vanokone kuyita matambudziko okufema vabatwa ngechirwere chakadayi che asima. Vanavo ngatirambe tichiyenda navo kuchibhedleya vendokowonekwa ngemadhokodheya, nokuti tikakona kuyenda navo nguva iripo, kuti vayende kopuwa zvikwanisiro zvokushandisa unokanganise wupenyu wavo.

Tobonga maningi sangano reUNICEF riri kudetsera munyika yedu zvakanyanya kunyanya pautano hwevana vadoko vanobaadetsera ngemitombo vodetsera ngemazano neruzivo rwekurapwa kwezvitenda zvevana.

Vana vakazwe mitsarara zviyani, tisarambe teivafukirisa, teindovafukirisa zuwa ngezuwa, ngatirumbe navo kumadhokodheya vaende koohloiwa, vapuwe mitombo kana kubaiwe majekiseni anoite kuti nthenda yeanenge anayo mwana ipere.

Ngatiyaiye maningi taenda nevana kuzvibhedhlera zviyana, ngekuti kune vanotoziya kuti mwana unongwarirwa sei kusvika akura, veiningirazve kumitombo yaanofanirwa kupuwa kana kudondedzerwa kana kubairwa majekiseni paanenge echikura paya.

Kune vanotoshande muzvibhehlera kuhamba veinasire michini yemuzvibhehlera kuone kuti inoshanda zvakanaka here kuite kuti payani panenge poshandiswe muchini usazofire pakati mutenda eirapiwa zvinokone kuti mutenda urashikirwe ngeupenyu.

Kana munhu wakafunda mushando wako unodada ndiwo, wapinde muchibhedlera muyana unowone madhogodheya akapfeka zvekuchena aine zviro muhuro ohamba zve ,owona ana mukoti vakapfekawo hembe dzavo, woende kowone anambuya vanosungunisa anamai vakapfeka dzakasiyana nedzaamweni, vashandi veshe vanowonekwe muzvipatara mumwe neumwe unebasa rake.

Munhu orapiwa zviyana kana kuhloiwa muchibhedhlera munonga mune vantu vakawanda dhokodheya, nesi nevanodetsera detsera kuti basa remwo rihambe , vantuvo avavo vanotodiwa pamushando wakadaro ndokuti basa ravo rione kuende mberi muntu arapwe apone.

Kunana mukoti vakatoema muzvibhedhleya vanobanasa kuziya ngezvekuningire vana utenda hwevana nekutoona akamuningira ngemadziso akwe kuti mwana utano hwake hwakanaka ere kana kuti hwakashata vochiningira ngemuchini yavo kuhloya veichivapa mitombo yavanoda kupuwa.

Vanoshanda nevana vadoko muzvibhedhlera vantu vakatozvifundira. Vanonase kuziya kuti kana mwana eidai unonga eirwara, eidai ngondhlo dzakwe dzinenge dzashata. Vanemichini yavanoshandisira vana kana veivahloya zviya kuti vanase kuona zveshe sevana.

Unoona muchibhedhlera munhu waunotange kuona ngevanodetsere ana mukoti woona dhokodheya, woona mukoti vantuwo vanoshanda veshe kuite kuti basa rireruke mumushando wavo muzvibhedhlera.

Mune vashandi vanoonekwe muzvibhehleya vakasiyana siyana zvinoita kuti chibhehlera chienderere mberi. Umwe naumwe une mushando wake. Kune vanotoite mushando wekugadzire magetsi emuzvibhehleya nekugadzire michini kuti isazoshaishika kana kufa kana muntu eirapiwa.

Kazhinji kacho muntu akakuvara unorumba kuchibhehleya, oosvika opombwa nekuende kooningirwa. Kune vantu vakatoemere izvozvo vakatofundirawo mushando wokuningira makodo evantu vanenge vakuvara. Vakazvifundira, basa ravo vanotorigona.

Zvinopano vanthu vokurudzirwa, ndiana mukoti nemadhokodheya muzvibhedhlera, wagumemwo zviyani neutenda, kuti wooguma irye michero yakawanda ngekuti michero ine utano. Inokone kurapazve zvitenda zvakawanda zvingange vanhu vainazvo munyama mwavo.

Anamazvikokota vanowanikwa muzvibhehleya vanoziya mishando yawo vanototi umwe naumwe pandau yake ngekuti munthu wega wega unoziya mushando wake.

Mishando inoshandwa muchibhedhlera inoshandwa nevanhu vakasiyana siyana. Kune vanoite mushando wekuchenesa munoshandirwa kutsvaira nekurongedza kwozoite vanorapa vanhu vanonga vauya nekutovahloya. Mishando inoitwa nevanhu vakasiyana siyana. Kwozoti dhokodheya unenge arimwowo.

Ukaona waguma muchibhedhlera weirwara zviyani, kana ari mukadzi wakazvitwara, ukwona vapfeka vemuzvibhedhlera ana dhokodheya nevashandi vemwo vakapfeka zvekubaazvidzivirira zvemene wotoziya kuti mushando watanga, wakutoonweyiwa.

Pandau yega yega panenge pachishandwa pane vantu vanenge vachita mishando yakasiyana siyana. Ukaguma muchibhedhleya vantu vanozvikomba ngezvipfeko zvavo kuti uyu une mushando wake, kudai nemadhokodheya vanopfeka zvekuchena, manesi anopfekawo zvekuchena kwozoita ana mbuya vanoashira vanopfekawo zvakasiyana nezve vamweni.

Kana mundu akwara zviyana ari kuretu nechibhedhlera kune vakafundiswa kufano kubetsera mundu kuite kuti nguva yamunenge mweyirumbe naye kuchibhedhlera mundu unenge weyitoone rubetsero runokona kuchengetedze upenyu hwake.

Muzvibhedhleya mune vashandi vakawanda wanda maningi Tisatendera ana mai kuti tisu tazvitwara toberekeswa mukanyi ndiana mai vasina kozvifundira .Variyo vakatofundira mishando yekutosunungusa ana mai muzvibhedhleya ,ngatiende kuzvibhedhleya.

Ukagume pachibhehleya ukaona muntu unenge akaise chiro muhuro chakarembera wotoziye kuti uyu ndidhogodheya uyu. Ukaona vakapfeke zvokuchena wotoziye aya ndiyana nesi aya. Ananesiwo vanopfekawo zvakasiyana-siyana kunaana nyamukuta, vanopfeke zvimweni zvakaite ruvara rwemutikiti. Wotoziya mushando womuntu ngezvaanopfeka.

Zvezvinodai zviizvi vashandi vemuzvibhehlera umwe ngaumwe unomushando wakwe. Inini ndaifunge kuti ukarwara unondosvika worapiwa nemunhu weshe-weshe muchibhehleya. Kubeni kune vanotoemere chitenda chimwe ngachimwe, Kune venzee, kune vemadziso kune vemazino. Vanosiyana-siyana varapi.

Umwe ngaumwe unoema pabasa rake kana vanhu varimumamishando mwavo zviyani. Kudayi nemuzvibhehlera kune vanotoema kuita mushando wavo wekutore zviro muvantu zvakadayi ngemakararwa, zvakadayi ngengazi vopedza voendese kumbatso dzinohloyiwa. Kwogumeyo kune. muntuwo unoite izvozvo, wobveyo woiswa kwadhokodheya wochizozvifunda ochiziya mutombo wekukupa.

Ukaona watanga kuwawiwa ngedziso usagare mukanyi uchiti zvichapera nguva imweni kutseperwa .Rumba uende kuchibhedhlera kune vakatofundire mushando vekuona ngezvemadziso. Vakandogarire izvozvo muzvibhedhlera kubetsera vantu vanenge vatambura ngemadziso.

Vashandi vemuzvibhedhlera vanokurudzirwa maningi kuti kana vari pabasa pavo vapfeke zvinodzivirira kuti vasatapurirwe zvitenda. Zvakadai ngezvitenda zvinotapurirwa kubudikidza ngemumwepo nezvitenda zvinotapurirwa kubudikidza nekubatana nyara. Kana kabata ganda reumweni muntu.

Inhani mitombo yechingezi inobade kubatwe zvakanaka kuite kuti yooshanda ishande ngomwazvo. Yakadai ngemitombo inorape zvimbwa mupengo inode kuramba iri mufiriji irambe yakatonhorera kusvika yapedza kushandiswa.

Kunyora ndozvakanaka zita rechitoro chinotengeswa mutombo kuita kuti nyangwe muntu akatenga mutombo pane zvazoitika unoziya zita rechitoro chatenga mutombo unopetuka nawo mobhiirana zvinenge zvaitika.

Tikumbire hurumemde idetsere maningi panyaya yemitombo inotengeswa mizvitoro zvinotengesa mitombo kuti dai yadetsera nekubhadharawo imweni mari inenge yeidiwa kuzvitoro izvozvo nekuti mazuva anaya vanhu vazhinji warikukorera kuhanira mitombo ngenyaya yemitengo.

Vanobaingwarira zvakanaka mitombo yavo mumhatso dzinotengese mitombo yakatenderwa ngehurumende. Zvasiyana neyetinotenga munjira yevanhu vanohamba. Umweni yakhona inenge yakanaiwa. Imweni yakhona inenge yakatopera simba kudhaya vanoinyoresa kuti vangu vaone kutenga.

Mitombo yeshe yaungada, ungaa yechitenda chakadini chakura zvakadini kune mitombo yakatonasirirwe izvozvo kuti chitenda kana chanyanya kukura unopuwa umweni wepadera waunoshandisa kuitira chitenda chipere. Zvinoonekwa mitombo dzakadaro kumhatso dzinotengesa mitombo kuma famasi.

Ukaguma motengeswe mutombo, muzvitoro umu, vanenge vakaise mitombo nemapikicha anokomba kuti mutombo wakadai unorapa zvakadini, vozokutsanangurira havo kuti unasokugutsikana, wosvika woushandise zvakanaka.

Mazuwa ano ungaipedza ere mutombo mumhatso dzinotengese mutombo vemasangano vakazviemerera vega vari kushanda maningi kutenge mutombo kumakambani anogadzire mutombo vechiuya nayo koope vantu kuti utenda hudzakire vantu vasafa ngekutame mutombo.

Vantu vobazvizwisisa mazuva anaya kuti mitombo aitengwi peshe peshe inotengwa mumbatso dzinotengeswe mitombo dzakatenderwa nehurumende vantu vanorumba voende kotenga ikweyo kana vaite vatenda vavo vanyorerwa ndiana dhokodheya ndiwo mitombo inoshanda zvakanaka.

Tinodakara maningi ngekuti zvinopano vezveutano vakabhuire vanotengese mitombo kuti vanofanire kugadzire mhatso dzavo zvakadini. Kuite kuti mitombo kana irimwo ingwaririke inode kutonhodzwa inge yeitonhora.

Vemuzvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana vanokurudzirwa maningi kuti vakanyanya kudhurisa mitombo yavo ndokuti muntu weshe unorwara unenge anyorerwa tsamba ndidhokodheya ahanire.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, Kazhinji kakhona, avanyanyi kutenda kupe muntu mutombo kana usina kupuwe mutombo tsamba yadhokodheya. Pane mitombo yakabagwinya isikatotenderwi kupe muntu asina tsamba yadhokodheya.

Ngatirumbe kootenge mitombo mumbatso inotengese mitombo yakatederwa ngehurumende. tisatenga peshe peshe ngekuti ndahlangana nemuntu wendinoziya unotengese mitombo. Imweni mitombo inenge yakatobude simba, isingachashandi mazuwa acho adarika.

Muntu unofane kuziya mitombo weurikudakundotenga mumhatso dzinotengeswa mutambo kana weunode kootenga muchibhedhleya kuita kuti wagumeyo usapuwe mutombo usiwo, ngekuti vazhinji vakhona vanoite zvekutsvaga mari, vanokutsvakira umweni mutombo wakasiyana newakanyorwa ngekuti vanenge vasina wakanyorwa.

Tanyorerwe mitombo yedu kuzvibhedhlera nguwa imweni pachibhedhlerapo patori nechitoro kana mbatso inotengese mitombo, ngatibvunze vano shandapo. Tisapedze nguwa teihamba kutorumba kuende kutaundichipi kutsvaka pekutenge mitombo. Kangaidzei inenge itoripo pachi bhedhleyapo.

Tikatenge mapilizi kumhatso dzinotengeswa mitombo ngatimamwe kudai ngekuronzerwa kwatinenge taitwa ngemadhokodheya kana ngevanenge vatitengesera vakhona tisamwa mairi isu takazi timwe rimwe kwai ndikasire kupona unokono kufa.

Kazhinji kachona muntu warwara unokone kuende kotenge mushonga usanyamborina tsamba yawabva nayo Kuna dhokodheya woende kotenga kuzvitoro zvinotengese mitombo asi vanonyanya kukurudzira kuti usamwa mutombo wakadaro kudarikidze mazuwa gumi usina kuona dhokodheya.

Mumbatso dzinotengeswe mitombo vantu vanofunge kuti kotenge mutombo wega-wega vekuti muntu arapwe kana aiite utenda. Kubeni kana mikaka inotoonekwemwo yekupe vana vayana vanenge vasikachayamwi mukaka vana mai ngendaa yezvikonzero zvakasiyana-siyana.

Umwe ngaumwe muzvibhedhleya unoema pandau pakwe pane mushando waakakona kufundira pakaenda kuchikora ukaendao kunotengeswe mitombo vatoriyo vanotoeme pandau pavo vanotoziya ngekuti vakatorifundira mushando wekutoziya mutombo nechaunorapa nekuti unomwiwa kanganai pazuwa.

Kana vanhu varwara zviyana, tisaambe kurumba kootenge mutombo, ngekuti imweni mitombo havatendi kukutengesere usina tsamba yabva kunadhogodheya, vanoti enda wootanga waona dhogodheya wonyorerwa mutombo wozouya wotenga.

Mabts dzinotengese mitombo kazhinji kakhona dzinonyanya kuonekwa munohamba vantu vakawanda kana kuti munoonekwe vantu vakawanda zvinodetsera maningi ngekuti vantu vazhinji avazoneseki ngekudzitsvaka mbatso dzinedzi kana vode kutenga mitombo vanenge veitoziye pekuyenda nekuti dzinoonekwa peshe peshe.

Ngatiyaiye maningi pavanenge veihamba payani ngekuti vanokone kutoshandisa kuite kungatei kamutambo kavanenge veitoita apa machira vanenge vakanyora. Paunenge weiningira mutambo wevanoita nezvavanoreketa apa unonga weierengazve zvakanyorwa pamachira avo, kutofunda ngezvitenda.

Vasharukwa vezveutano vanokone kutorawo nguwa yawo vechihamba mumabuya nevamweni veutano veifundisa vantu ngezvechitenda pamweni veitobaira vantu kudzivirira chitenda chakona ichocho kunyanya vana vadodori varikubaa detsereka maningi.

Kana tadaidzwa ngeve utano kuti pane nyaya yavanoda kureketa ne vantu mu ndaraunda maererano ne zvitenda zvinenge zva nesa zvitenda zvakadai nana shuga ana bp nezvimweni zvitenda zvinoparararira kubudikidza neku batana nyara kufemerana ngatiende tozvizwira.

Vanonyora pamachira avanonyora kana veihamba veifundisa vanthu ngezveutano unyambori kuretu unotoona kuti apo pane zvinenge zvechiitika ngekuti panenge pane zvakatonyorwa kuti vanthu vaziye ngezvezvitenda zvinenge zveitovashugurudza mazuwa akonawo.

Ine bazi reutano nguwa zhinji vakazviona kuti vantu vazwisise ngezvezvitenda zvinenge zviri muNdau mwawo vakafanirwe kuhamba vechifundise antu mundau dzaanogara ngekuti vamweni avatorina nguwa yakhona yekuende kuchibhedhlera.

Kune mishando mikuru yaka reba inoitwa nge vantu iri nyaya yekuda kuti zvitenda zvinenge zvei nese vantu zvipere zvisa pararira ne nyika vei uraya vantu vakawanda kuti vantu vano shanda ne utano kuziise anhu nezve utano mu ndau dzaka siyana siyana.

Kangaidzei unotozwa musindo mutaundi shipi oro votama kuti musindo ngevei. Ukazogumapo voona zinjira rakanyorwa vanotoreketa ngezveutano. Kazhinji kacho vanenge veinyanya kubhuya ngezvechitenda chinenge chanesa maningi munyika kana muntaraunda yavanenge variyo.

Vana mutape vane mishando yakakura maningi mukati numu ndovanodaidza vantu varinkuda zviyani vozoita vantu veshe Kutora mashoko anenge eibhuyikapo nekudziviridra zvitenda zvinenge zviriyo mazuva apera.

Kazhinji kachona vanonyora zvavanonyora, vonamira pavanonamira kuite kuti muntu weshe aerenge, ngezvechitenda chinenga chiriyo, chinenge cheido kudzivirirwa votoona nenjira dzakona dzekudziirire chitenda chakona ichocho.

Vantu vanounganidzwa ngemasangano akazviemerera anosanganisira vezveutano. Vanhu vanounganidzwa vachironzerwa ngezve njira dzekudziirira chitenda chinonga chanesa nematenda agara arimwo muvanhu kuti anodzivirirwa sei.

Vanombotora nguva yavo vezvehutano vachihamba mune antu muzvikora nemakawandiwa umu .Vagumemwo vanobaningira antu veivatora kuhamba kwengazi munyama dzawo ngazi yavo kuona kuti avana shuga yemungazi ere zvinobaadetsera maningi izvozvona

Pavanenge veifundisa vantu ngezvezviyenda zvakasiyana siyana pamweni vanotoshandise mitambo yemene kuite kumitambo kwavanenge veitoita vantu veitofunda kubudikidza ngekamutambo akako, pamweni vamweni vanenge veitojaiva vantu vanotozwisisa maningi nezvinenge zveibhuyiwa apapo.

Varumbwana neasikana mazuwa anaya vari kubashanda yaambo ngekuti zvidzidzo zvizhinji zviri zviri kuitwa, zviri kufundisa vana vedu kuri varambe vari vatano. Vasanyanyokubatwa maningi nezvitenda zvinoonekwa kana vanhu vasangana pabonde. Vanofundiswa kuite bonde rakangwaririka.

Vanamai vanobakurudzirwa zvinopano kuti vaende kuzvibhedhlera vaende koongororwa kunyanya maningi muzvibereko mwavo. Mune chirwere chiya chegomarara chezvibereko chanesa anamai vakangwara vanoenda koningirwa vopuve mutombo vekudzivirira.

Anamai vanofanirwa kufundiswa ngezveruziwo rwepabonde nekurerwa kweana kwakanaka. Ndokuti anamai aziye nguwa yekuita vana, vana vanenge vakagadzirirwa vasangotonta pamiri nepaasingadi.

Zvinopano vantu vanofundiswa vakomana nevasikana ite muntu wako umwe waunovimba naye waunodhibana naye pabonde zuva ngezuva kana wadawo wanza mochishandisa zvinoshandiswa mabutiro kuti musatapurirana zvitenda zvinowanika kubudikidza ngebonde.

Kudhayaa vana vasikana vaibaa inge mundamo, voende kunguva dzavo pamwedzi payaa vainga vasina zvekushandisaa, pamweni vaitotatura nguvo dzavo, zvaizokonzerazvee zvitendaa zvaizovanesaa, zvino pano votopuwaa zvekushandisaa voendo kumwedzi.

Kubereka kwakanaka maningi, mai kana vasununguka mwana wavo, utano hwavo hunoda kuchengetedzwa futi. Ndopeva nozobairwa amweni majekiseni evanozobairwa futi kazhinji kacho kuti vasaita umweni mwana kana kuti vasaita pa mwiri vachaamwisa, kuita kuti vasaita gore mwana gore mwana.

Vana tavabara zviyana vana mai vanoramba veienda Kuzvibhedhlera kofundiswa kuti mwana unongwarirwa sei kweitonhora mwana unode kupfeke zvinodziya unoda kuendiwa naye kobairwa nekojloiwa kuchibhedhlera nguwa nenguwa.

Tagume muzvibhedhlera zviyana, mune mifodho irimwo nezvakatonyorwa. zvinokhomba kuti chitenda chakati chinodzivirirwa sei? Mizhinji mifodho inonyanya kubhuya ngezvaana mai, zvekubarwa nekurerwa kwevana zvakanaka.

Vana mai vane pamuviri vakazvitwara vasaremba kuenda kuzvibhehlera koningirwa. Zvinobakosha maningi kuti uziye kuti mwana wako mundani wakagara zvakanaka, une utano arimwo mundani mwako umwomwo. Ukahloyiwa zvinobuda zveshe pachena ozosvika pakusununguka weiziya kuti mwana wako wakagare zvakanaka.

Vana vechikora vana vakomana nevasikana vanofanirwe kudzidziswa ngezveutano hwakadai ngeutano hwekudhibana pabonde vachakatsonga kuti vanoshandise chiini kuito kuti vasabatwa ngezvitenda zvinoparadzirwa ngepabonde.

Zvino pano ana mai vazhinji kana vasununguka vana vavo, pane majekiseni avanobairwa, kuite kuti vasaita rumura yakanya, voronga mphuri zvakanaka. Mwana unouya ngenguwa, muntu yaunenge uchida, mwakagadzirira.

Muntu weshe azvinei muisa kana mukadzi, vanekodzero dzekuziya ngezvenyaya dzekubara nekurerwa kwevana zvakanaka kuitira vaziye kuti vanoshandisa chiinyi kana veihlangana pabonde nemadzimai awo kana nevaisa vavo kuite kudzasa nyaya yekuparadzirwa kwezvitenda zvinowanikwe pabonde.

Ngatishandise miri yedu, tikamuka mangwanani ega-ega tichirumba, tichizungunisa miri yedu, zvitenda zviri munyama zvinokona kupera ,kana madhokodheya anodaro, kutope muntu semutombo kuti muka weyirumba zuwa ngezuwa, chitenda chako chinodzakira.

Madhokodheya mazhinji anokurudzire vantu, kuti varumbe zuwa ngezuwa kunyanya vayana vane zvitenda zvakadai ngezvechukera mungazi, nevane mabhiiphii, vanozi mukati mweirumba ndokuti mwiri yenyu itwasamuke, zvitenda zvidzakire. Nguwa imweni zvinotopera.

Ukaende kuchibhedhlera zviya kana une chitenda chako zvakadai ngezvitenda zvinorwadza vanhu mukati mwenyama dzawo anabhiiphi, anashuga. Dhokodheya unotokuronzera kuti muka zuwa ngezuwa weirumba. Ndiwo umweni mutombo mukuru unokone kupedze chitenda chako. Vanthu votozviteedzera.

Kazhinji kakhona vantu veiita zvemitambo yekurumba, yekukhabe bhora pane magwada anotenderwa kuti muntu undhloke kuito kuti utambe mutambo wako zvakanaka. Ukapfeka mangwana asikaenderani nemutambo wourukutamba nguwa yakhonauo unokone kusvodogoke murenje ukatokuwara.

Mugowa mwedu amuna micheroyakadai ngemagirepiso, michero yakadai ngemaorenji, nemaepura. Torye nyii ,tinorye nzvinda, tinorye icha. Zveshe zvakanaka pautano hwedu kunyanya vayana ,vanozoite zvekurumba zvinovadetsera maningi, ukaramba weirye michero.

Teiite zvemutambo zviyana tisaite zvekubaatamba zvemene. Ngatimwe mvura ngekuti mvura inobuda maningi munyama mwedu petinenge teirumba kana kutamba mitambo yedu. Mvura yakadaro inode kufakiwa. Ngatimwe mvura, kana madhogodheya anozvikurudzira izvozvo, kuti imwai mvura yakawanda.

Ndenda dzimweni dzinopedzwa ngemvura pasina mutombo munhu waunenge washandisa musoro unokone kutema, dhokodheya unokuronzera, enda unomwa mvura yakawanda nekuti mvura inenge yaashomani munyama mwako, unotodzana newanoita nezvemutambo, wanofanirwa kuti wamwe mvura yakawanda kuti warambe wakagwinya.

Mutombo mukuru panyika panapa imvura mwiri wako ukatame mvura yakakwana unokona kurwara ndosaka vanoita zvemutambo veimwa mvura maningi ngekuti pavanenge veitamba payana mvura yakawanda inobuda mumwiri mwavo saka inoda kupetudzwa.

Zvinopawo madhokodheya muzvipatara umwo avachaneseki ngekuhloya vantu zvavaita kudhara kushandisa madziso awo voona muntu Kuti mwirir wake unopisa zvakadini zvino pano pavane michini kubati pamuchini ndii hutenda hotoonekwa.

Michini yaayo mazuwa anaya mizhunji yakona inoshandise magetsi saka utori mumuzi mako unokone kutsvakawo kamuchini kako kanokone kukuningira zuwangezuwa weitoona chitenda chako wotofonera dhokodheya wako womutsanangurira otokubhuyire mutombo wekutoshandisa kana kuti wotore wakawanda sei pamutombo waunomwa zuwa ngezuwa.

Unokone kuhloiwa mune imweni mbatso. Weitohloiwa kudaro dhokodheya unenge atoriwo kune imweni mbatso unenge eitoona kuti mutenda uri kuhloiwa mumbatso inohloerwa vatenda unorwara ngechitenda chakati. Peunozozwi kuchienda koona dhokodheya uwowo unenge aakutoziya chitenda chako nemutombo wekutokupa.

Mazuvaano ukaenda nemwana kuchibhedhlera vanoshandisa michini yavanonga vainayo muchibhedhlera mwavo kuningira mukanwa mwemwana vanokone kutoningire nemadziso akwe nzee dzakwe nezveshe zvinonga zviri mumwana votoona chitenda chaanenge atori nacho votomurapa.

Zvino pano azvichanesi muntu ukabhuye chitenda chako unyambori kanyi woreketa nadhokodheya wako vanogara pashi madhokodheya vochiningira pachivhiti vhiti votoona mutombo wakhona votokubhiira wotore mutombo wakati kupedza chitenda chako.

Ukauziya mumbuti unorapa zvitenda zvakasiyana-siyana ukautora ukauisa pamuzi pako auneseki kana woode kuzoushandisa mutombo uwowo ngekuti unenge waapadhuze, zvasiyana nekudhaya madhara aitohamba mushango kootsvake mbitiyo kana munhu azwa utenda upetuka munhu nguwa imweni unenge watofa kana utenda hwatokwira.

Ukaita munhu unoziya mitombo yechivanhu maningi , unobaakura utano hwako nehwevana vako hwakabaati hwee , ngekuti munoramba mweitoti zuwa ngezuwa ndochekutotsenga mashakaniwo nemumbiti yakhona, mweindotsenga sevana namai nababa, munokura makagwinya.

Mitombo yechivantu nguva zhinji inoshandiswe zvakawanda zvakasiyana-siyana. Kudhaya vaiishandisa kupishire mimbatso kuito kuti mweya yakashata itize. Vaiishandisazve kurya, kurape zvitenda nedzivirira kuti vantu vasabatwa ngezvitenda.

Imweni mitombo yechivandu vanoti kana wide kuishandisa zviyani fanike inode kuomeswa iyaa iyaa haiomeserwi pazuva unitoise mumbatso yooma iri mumbatso mashakani akona kana nzinde dzakona ndokuti ishande zvakanaka ukasadaro haishandi.

Kudhaya vantu avasaineseka maningi ngendaa yemitombo kana vaito utenda vaiziya vaitoenda pane muntu unoziya votoende mushango votouya nemutombo otope muntu kuti amwe . Ende zvainyoreka zvekuti muntu weshe waihanira mitombo yekudhaya.

Mitombo yedu yataishandisa kubhaya nakudhaya yakanaka maningi hairapi zvitenda apapo-apapo, vaiishandisa asharuka kazhinji kacho. Kuite kuti muntu usangodhererwa nechitenda cheshe chauya mundau mwedu.

Vanotoziyana vanagodobori munharaunda kuti godobori nhingi ndiye unoziye mutombo wemheni, godobori nhingi ndiye unoziye mutombo wenyoka ,vayani vanoda mitombo yemishana mwotokombedzwawo kuno unonase kuziyawo ngezvemushana, makwenzi anonga ari munharaunda mwedu anoshandiswe kurape zvakasiyanasiyana.

Imweni mimbiti tiri kumombe taitoishandisa semimvuri. Pamweni wotozwa kuti ngatirye mapande ngekanenge kechiziya, ngatitsetsenure mapande ombuti uwu titsenge. Woti tomatsengere chiini, woti mutombo, unorape bhlihaziya, chirwere chinobudise ngazi kana muntu weiite weti, ah totorya.

Mitombo yechibhoyi yakaoma, inoshanda. Vanokono kutoishandisa kuti kana munhu zvanesa kubate pamiiri, pane vanotoziya mambuya anogare mumakanyi umu, anotoziya mutombo wekuryise muntu-kubikira kuti akone kunonge ndani, kunonge pamuiri.

Mutombo yechibhoyi ainesi kushandisa kana uchitonaso kutouziya ukauona wotora kana uri wokubwabwadisa wondobwabwasisa momwa nevana chitenda chinenge chiripo mazuwa akonawo chinopera.

Yekudheya mitombo waingoiona mushango aishakurirwi yaimera yega kani ndingati munguwa yekunaya kwemvura iya ndonguwa yataizoona mitombo yetinoda hino mazuwanawa totoisima mumamizi toramba teiteezera inorapa iripo gore reshe vantu veitoishandisa ari mashakani kuri kurya, kurya zuwa ngezuwa.

Azvi dhanisi kuti kwai ndino shandise mutombo ye chibhoyi ngekuti zvakazoto onekwa kuti mutombo ye chiyungu mushando wayo ngewe kupedza chitenda chounonga watozwa nguva yakona asi mitombo ye chibhoyi inokona kushandiswa kuitira kuti usabatwa ne zvitenda zveshe zveshe zvinongo uya mu ndau ndo kukosha kwakaita mutombo we chibhoyi ikoko.

Mitombo yedu yekudhaya yakabvire kudhaya yeishandiswa ngemadzibaba edu. Vaishandisa zvakasiyana-siyana. Kugwinyise mishana kwemene kuti muntu akone kushanda pabonde, mitombo yechibhoyi inokone kuzvishanda izvozvo. Koite zvitenda zvakadai ngezvinoonekwa ngepabonde, iriyo mitombo inorapa yechibhoyi.

Imweni mbiti taitoshandisa semimvuri munharaunda mwedu mwetaigare, imweni taito tema kuite mapan'eya , takatozozwa paapaya kuti miti mizhinji nyamunotema mitombo, inorape zvitenda zvakasiyana-siyana. Taakuto ingwarira hatichaitemi.

Kudhaya vasharukwa avasaineseka kurape zvitenda. Vaifanokutorya mitombo, mashakani kana kutse nzinde dzacho vohamba vechirya kana kuramba vechirya zuwa ngezuwa. Vanenge veitodzirira zvitenda zvakasiyana siyana.

Taiwona pauri kana munhu watouziva mutombo wekudhaya utore woenda nawo pamuzi pako woisa muchigaba wotosima kana kutosima muberere memwene pamuzi pakopo kuitira kuti wauda usautsvaka maningi mushango unogona kuutama watsva nemoto .

Umwe ngaumwe mutombo wechibhoyi utori nemushando wawo nechitenda chaunorapa ayingorapi zvitenda zveshe zvauya munyika. Umwe ngaumwe unotozikanwa kuti uyu mumbuti unorapa chakati wakati uyu unorapa chakati watozikamwa kuti mukuhlani wega- wega tondotsvaka mumbuti wakati makwande awo kana mashakani awo.

Tsamamidzi mutombo unobashanda maningi. Unoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Unokono kutourya wakadaro semutombo. Vamweni votoukuya kuya, pounenge weitopakise mwana bota paya, unotoise mubota, mwana otoryawo tsangamidzi zvakadaro. Inovava saka waise mubota, inenge yoryika.

Kune mitombo yechivanthu chedu inotoonekwa mundau mwedu mwetinogara yotopuwa nemazita endau yeinooneka ndookuiti ikasire kuziikamwa kuti mutombo wakati unowanikwa pakati unorape chitenda chakati auzonesi kuutsvaka kana munthu wouda.

Mitombo mizhinji inogadzirwa kubva mumitombo yechivantu yonasiriswa zvakanaka yoita kunge yechirungu inenge iri yekudzora ngekuti kazhinji mitombo yechindau inogadzire ganda revantu zvakanaka maningi kudai ngegavakava.

Mitombo yechivantu inofane kushandisike zvakanaka. Vantu vaimbofunge kuti inobve kumaChaina, khubeni aibvi kumachaina, mitombo mimbiti yedu yekudhaya, ndiyo yotorwa ngevana vedu vakafunda vakaende kozvifundirawo votouya vonasira, veitore miti yedu yetinogara nayo mumakanyi medu.

Kune vantu vanonase kutoziya ngezvemitombo yechinyakare vokuti kana ukatogumapo weiti warwara ngechitenda chakati vanotonasa kukuhlasira nekutokubhuira mutombo unorape chakati chakati. Chitenda chako chauinacho chinorapwa ngemutombo wakati votokupa wotooushandisa wotopona.

Unoona vanhu vanooita ngezve mitombo yechivanhu zvino pano voitora voikuyakuya vaikuya kuya yoitawo ingatei mitombo yechingezi yoiswe mumabhohleya kwavanozoende kunotengesa irimwo madhokodheya mazuwa anaya votoziyavo kuti mitombo yechivanhu yakagadzirwe zvakadai inoshanda pari nepari.

Pane kamweni kashango kekuti ukakavhuna ukakafemba kanombaita ngate ivhikisi kanorape beshe vakazokatora vokanasire koite kechiyungu zvinopano kotoise mugaba katova nechipimo, muntu unototora weitodzore pamiro pako, kana waite mukhuhlani webesha wotopona.

Gavakava rakabaanaka maningi mumbuti wakabaanaka maningi. Vantu vakatoona kuti unoshanda zvakawanda vochitobaaushandisa zvino pano ngekugadzira mitombo yakasiyana-siyana. Vamweni vanoumwa, vamweni vanoudzora, vanweni vanoushandise kugeze mazino, zveshe zvinopedze matenda akasiyana-siyana.

Mitombo yechibhoyi mazuwa ano yaakunasirwe zvakanaka. Yaakunasirwa yoiswawo muzvigaba, yoiswawo zvipimo yotonyorwawo mazuwa ayo einokwanisa kushanda nemazuwa einozopera mushando. Vanthu votonyorerwa ngemadhokodheya vechiishandisa.

Vasharuka vekudhaya vaitoziya kuti uyu mutombo tinourya kuti tidzivirire chitenda chakadai nge marariya kana chitenda chemu ndani votoziya hee kuti mutombo wakadai uno ryiwa kana kupuwe muntu unenge warwara nge mundani kana kuti warara nechimwe chitenda chavanenge veitoziya muntu opowe mutombo wona wowo obva apona.

Zvichatanga vantu kwahi zvinobve kumachaina, mitombo yechivantu inogadzirwe kuchaina. Takatozoona zvino pano vana vedu vooobvawo kuzvikora voototore mitombo inogare mumalaini medumwo, mushango emwedumwo, otogadzira, zvotonaka, yototengeswawo muzvitoro.

Mitombo yedu yatagara teishandisa yekudhaya taitya kuirya kunyanya mashakani awo kana nzinde ngekuti inenge yeivava, zvinopano vakazogadzire mitombo yechivanhu voigadzire zvakanaka aichanyanyi kuvava kudai ngekuvava kweinoita kana uchiirya isikazi kugadzirwa.

Mazuvano vantu vakurha muchero kuburikidza ngemishonga inenge yakagadzirwa ichishandise michero yakadaro, yakafanana nezvihenge zvaingorhiwa zvakadaro ngevantu vazhinji. Zvino pano zvogadzirwa zvoitwe mitombo zvekuti muntu unokwanise kutodya uchitozvirapa.

Imweni michero yetinorya zuva ngezuva, teitorya teiti tirikutobusa, kubeni inoshanda maningi semitombo. Makatapeya semuenzaniso, anoshandiswa kugadzira mafuta anobaanakisa ganda revantu maningi, kana tamashandisa.

Tinodakara maningi zvinopano kuti kune vana vedu vakabarirwa mundau mwedu vakakurira mundau mwedu, vakaenda kuzvikora zvemunyia yedu. Vopetuka vakatanga kushandisa mimbiti yatinago yatairya isina kunasirwa voinasira voiyita mutombo yechingezi zvinopano yotengeswawo mumafamasi yakatonyorwa ine zvipimo zvayo.

Mashango mazhinji emukanyi mwedu waiti ukahamba waidhibana naro gavakava. Atisaiziya kuti gavakava utori mutombo unoshanda maningi kurapa zvitenda muvantu. Taitoende kootsvake gavakava kana kwaita chibhubhubhu chehuku toende kootora gavakava totswanyira toise mumvura huku dzomwa. Zvinopano totoziya kuti gavakava mutombo unorape nhenda muvantu.

Deyi vanhu vatema vainyora pashi ruzivo rwavo maererano nemitombo yechibhoyi tayidayi takapfuma. Kudhaya waimbaaziya kuti kudayi munhtu warumwa ngenyoka kunaabani vanoziye mitombo yenyoka, vantu vairumbeyo. Muntu wosvika wototemerwe mutombo uya wechibhoyi wotopona.

Pamweni inozwi tore mafuwa emumbuti wakati, woende koomaanika, aoma womachwanya-chwanya womaise mumvura yeunomwa mazuwa akati. Pamweni wozwi tora mashakanyi wobwabwadisa womwa mvura yakhona kana kufukira. Zveshe izvozvo unenge weito zvirapa ngemitombo yechianthu chedu.

Ndakamboguma pamweni panotengeswe zvokurya ndikati ndodawo tii. Vochoondipe tii yakaiswe masamba amweni andainga ndisikazwisisi. Ndochoovabvunza kuti ngezvei. Vochoobaanditsanangurira kuti kune masamba emitombo anoshandiswa, anodzivirire zvitenda zvakasiyana-siyana kana ukaramba weimamwa.

Kudhaya waiti wabatwa ngemukhuhlani webesha, vaitora mashakani anenge aripadhuzepo, emumbuti weunotonase kuziya, ungaite tei mugwavha kana mumbuti wakaite chipunganyunyu, wobwabwadiswa, wofukiriswa. Mazuva matatu, mukhuhlane unenge watotiza.

Ngatikurudzirane sevantu muntaraunda kuti titsvake mbiti inoshanda semitombo taitsvaka toisima mumagadheni mwedu kana muzvivanze zvedu kuitira kuti paita muntu warwara ngechitenda totora mitombo padhuze azvizonesi kuitsvaka.

Kubaite ekukheta wapinde mushango zviyana, kuti ndode mutombo uri, unorape chitenda chiri ,kana kuti ndotsenge mashakani emumbuti uri, kuti ndidziirire chitenda chakadai, kunyanya zvitenda zvemundani , zvitenda zvemanyoka, zvitenda zvegotsorwa. Mimbiti yacho inoonekwa maningi yakawanda mumashangomwo.

Ingaita ingatei ishango rakazvimerera nje, kudai ngekudhaya taingorishakura mumaminda teishakura techiti atiidi inoshaishire magwere kukura kubeni ritori shango rinokwanisa kuite mitombo unototirapa patinenge teitokura, takatozwa paapaya kuti chimbuti cheminoshakura choichocho mutombo wemphezi.

Mitombo yechivantu inosiyana -siyana, imweni inoshandiswa tisangoti dzakhona kurape vantu. Imweni inoshandiswe mashakani kuomeswa kana kana kumashandisa akadaro, bwabwanisa pamwoto muntu otomwa mvura yakhona.

Mashakani emene emimbiti anokone chishandiswa kurape chitenda. Vamweni vanoti mabwabadisei momwa muto wakona, mamweni anotsengwa ari mashakani muntu wotohamba uchitotsenga seunodya hako chingamu apa weitozvirapa.

Musamboregera kushandise mutombo yechibhoyi ngekuti inodetsera maningi mukurarama kwaanhu kunyanya isusu vantu vechitema vazhinji vanenga vasina mare yekuende kohanira mitombo yechingezi kubeni mutombo tinenge titori nayo mundau mwedu yechibhoyi.

Pane imweni mimbiti yataka kura titori nayo kwatai gara. Mimbiti yakadai ngepfuta. Ana mai vakone kuti torai tsangu dzepfuta musvade. Taiya tisinga ziyi kuti kurapiwa. Nguwa imweni taito ramba, wozoite zveku manikidzwa wosvada. Takabaa kura tine utano hwaka gwinya, ngemdaa iyoyo.

Vantu zvinopano, votokurudzirwa kuti vasime mimbiti pamizi pavo kunyanya mbiti inoone kuzovadetsera kana paite matenda. Kune mbiti yekuti vantu vanokwanisa kutorya mashakani akhona, veitodzivirire zvitenda. Miri yoramba yakagwinya. Apana chitenda chinombouya cheitokubata.

Inoshanda mitombo yechivantu kunyanya vanhu vakaishandisa mushandisirwewo wainofanirwa kuita manase kuronzerwa nana godobori vanonasa kuziya kuti mutombo wakati wombuti wakati unorape chakati aaa vanhu vanopona.

Zvemitombo yechibhoyi zvinoda vanobaanyatso zvinzwisisa kudhaya vaitozwa musharukwa mumweni oti gwenzi iri ndinoriziya asi handizii rinoshandiswa zvakadii ,enda kwabaani ndiye unokone kuuronzera kuti unoushandina sei iye unenge uine yakewo yaanonyatsokuziwa mushandisirwo vayo.

Mitombo yechibhoyi mazuwano vanotoiziva votoite kutonyora. Vanenge votoziya kuti shakani rakati rembuti wakati rinorape chakati, rinoshandiswa seyi. Zvakudetsera maningi ngekuti mazuwa anaya vanhu votomwa mutombo wevanoziya. Zvasiyana nekungotsenga mashakani emunbuti wausingaziyi kuti unorape chiini.

Chinoshatire mitombo yechibhoi ngechekuti haina chipimo. Saka teeshandisa zviyana ngatishandise teibauziya kuti tikauvanza maningi unokona kutishaisha. Vamweni vanopedzisira voti kwai vakaroiwa iyena kuroiva kakadi unenge vatora mutombo vakavandisa ngekuti hauna chipimo.

Waguma pamuzi pen'anga pane mbiti yakawanda yakasimwapo, imweni yakaita ngate maruva unokone kuzi imbotapurawo shakani ufane kutsenga weione kubetserwa unenge watoguma pamuzi padhokodheya wechivantu unenge wakutanga kutorapiwa apapo.

Vana godobori vemutombo yechivantu vantu vanobaiziva mitombo yavo vakabaikurondedzera mutombo wakati unoshanda zvakati mashakani akati anoshandiswa zvakati nenjenjeni dzinoshandiswa zvakati maruwa emunjenjeni anoshanda zvakati unobapona ukazvitedzera.

Pachindau chedu mutombo wechivantu munhu aumbomuki weiuziya kazhinji vaiite zvekurotswa, warotswa wozwi enda woutsvaka kangaidzei usingatozi kupfeka, wauona mutombo wakhona ndoomutombo iya inozorape matenda anenge anesa maningi mundau zvakadayi ngezvirwere zvana gomarara.

Taiti kangaidze kutamudzika kurya kwetinoite mashakani nguwa imweni kutambudzika derya totemerwe chitsine ngana mai chobikwa segusha kwaiimvengo tobikirwa nesadza torya takabakura takagwinya ngekuti waitoinge mutombo waitaito ryiswa.

Zvitenda zvinoonekwa pabonde zvesiki mitombo yechibhoyi iriyo inozvirapa zveiba apera kuti hwe, kweite mitombo yeraki inoonekwa yechibhoyi vanoiziya vanotokupa kuti muntu mweshe mwaunohamba udiwe ngevasikana kana kuti ubudirire munezvaunoita zveshe mitombo yechibhoyi iriyo.

Teitamba zviyani mwetinenge teitamba mundau dzokutambira shamwari yangu yainyanye kude kuti ticheke makaka nematimati nemaonyeni torya teikocha hedu nyama ndaingandizikatoziyi kuti gaka rinoshanda maningi mukudzakise shuka mungazi yemunhu.

Mitombo mizhinji ye chibhoyi ya tsakatika mu mashango umu nekuti vasharuka vai ende koi onera musango vasinga iyisi mu mamizi mo mwoto uya wopisha wototsva zvoto tsakatika zvino pano zvanaka vantu vano nyora mutombo mazuva ano voise muma mizi voi sima mu magadheni aicha parari yo chengetedzeka.

Mumamizi eamweni unoone humumbuti hwakaita ingatei humaruwa imweni inenge itori mumhatso mwemene imweni mumaperere imweni inenge irimwo mumamizi mwawo inenge asiri maruwa akanakisa pamuzi zvega. Inenge itori mitombo yavanoshandisa kurya mashakani achona kana muntu arwara kana kurya nekutodzivirira zvitenda.

Muntu vazwe ntenda unotoende kokaya mashakani emumbuti wounoziya kuti unorape ntendayo yaunenge weizwa. Kwakutotsenga kana kupipidza womwa mvura yakhona vamweni vanotoita nekutofukira musoro weipanda zviyana kuti unyayare.

Mishonga yechinyakare mazuva ano yakutosimwa nemumamizi vantu vakatozozviona kuti ngatiisewo mishonga padhuze kuti kana paitawo denda muntu unongotora otorapa muntu anenge arwara muchitenda chinenge chamubata zuvaro.

Ndenda dzimweni dzatinozwa mumakanyi mwedu umu dzinokone kupedzwa ngekutofukira mashakani emimbiti mbuti wakadai ngemugwavha ukatora mashakani awo kana munthu weizwa mukuhlani webesha wofukira ukaita mazuwa mairi matatu weifukira mukuhlani unopera.

Atifani kuremba akadi, kuramba teiite zvaiitwa ngevasharuka kudhaya, kushandise mimbiti yedu ,iri mundau mwedu kuti tirye, teitozvirapa zvitenda zvakasiyana-siyana. Azvibaadhuri ,muntu weshe unohanira ,ngekuti imweni mitombo unotoiona mushango.

Mitombo yemazuva inokasira kurapa zvitenda zvichipera mitombo yekudhaya yaitora nguwa kuti munhu chitenda chake chizoona kudzakira kana kupora vekudhaya vainyanya kuishandisa mitombo yawo kudzivirira zvitenda.

Zvino pano mitombo yechivantu inoita yekunyorwa kuti wakati uyu unorapawo chitenda chakati uyezve unoshandiswa zvakadai kuita kuti vantu veishandisa vasashandisa yakawanda inokona kushandisa utano hwako.

Mitombo yekudhaya yaibashanda maningi. Vasharukwa vaienda koitora pavaiziya mushango kuti mune mutombo wakati mugwasha rekwakati. Zvino pano mitomboyo vantu vakuitora voisima mumamizi. Aichanesi kuiona munhu auchahambi kuenda mugwasha kana muntu aite utenda.

Vana ukabike sadza nemuriwo wemarepu, vana vanobaaramba mazuwaano. Vanonyanye kudakarire nyama maningi zuwa ngezuwa. Avatoziyi kuti ukarye sadza nemuriwo wemarepu, unenge weitozvirapa ngekuti mashakani anotodiwa maningi munyama yemuntu.

Taitokwire mumugwavha teirya magwavha gore rega-rega magwavha abarwa. Anamai ochizoti kusisina magwavha zviyani, endai mwotema mashakani. Otema mashakani aya, obwabwadiswa, poita kamunhu karwara ngemukhuhlana kozi ngakafukire. Pamweni pozi imwai, techimwa. Taitozvirapa apapo.

Vana vazhinji mazuwano vemundau medu vozwisisa kuti mitombo yechindau aimitombo unouraya vanthu akadi votoimwawo ngekuti inga vajaira yechingezi ngokuti ndoyacakakura vechipuwa zvinopano vanq votozviziya kuti kudzivirira chitenda unokone kurhya mashakani emimbuti.

Mitombo yedu yechivantu inobaashamisa maningi. Unoone mutombo umwe weizi unorape zviro zvakawanda. Hakuna mutombo wechiyungu wakadaro, zvinooneke kumutombo yechivantu yega. Unozwa kuti unorape mundani, unorape murenje unorwadza, unorape muntu warumwa ngenyoka, zveshe izvozvo pamutombo umwe.

Vamweni vanotora mimbiti yekudhaya, mashakani ayo kana maruwa voanika. Vaanika, aoma kwakumapukuta-pukuta, oita uswa-uswa, votomashandisa kumamwa, voishe mumvura onyikwa kana husiku hwese vozomwa. Vanenge veitorape zvitenda zvakasiyana-siyana, zvosiyana nekuti muntu unenge warware chiini mazuva akhonawo.